Ku ishuri ryisumbuye ryo mu kinindo mu gisagara ca Bujumbura ryubatswe neza cane aho basanzwe bakorera inama abigisha hari intebe z'ibiti nizo bicarako hasi hasize isima ku madirisha hariko ibiyo hirya no hino hari ibiti bihakikuje bituma haba akayaga keza.

Icuma basanzwe badandaza, barakigura abantu bakina umupira w'amaboko, iyo bagikoresha kugira ngo baze barinjirizamwo, gisanzwe kigurwa amahera atarenga ibihumbi cumi na bibiri n'amajanane n'a mirongo itanu n'umunani y'amarundi.

Ibikoresho bitandukanye abanyeshuri bakoresha mu bucapa harimo utwobafutisha utwo basungoza reka nutwo bahanaguza turi ku ntebe y'igiti kandi abanyeshuri biga mu mwaka w icenda barakunda kubikoresha kugirango baronke umwimbu uhagije muvyo baba bacafye.

Abanyeshuri, basanzwe biga ivy'ubuhinga, n'ubushakashatsi, mu ntara ya Gitega; bafise za mudasobwa, imbere yabo; ariko zimwe muri zo, ziriko ziraka, ziri ku ntebe z'ibiti, zicaye hasi; abanyeshuri bo, bagiye mu karuhuko, bazogaruka ari uko, umwanya babahaye, uheze.

Ishuri ryiza cane ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ryo kumusaga mugisagara ca Bujumbura, ryigako abanyeshuri kuva mu wa mbere gushika muw'icenda, kandi barakunda kuronka ummwimbu uhagije, aho bakarabira bapfuye aho bogera hasa neza cyane hariho n'ico bihanaguza amazi.

Ishure ryiza cane rifise ububiko bwiza bw'ibitabo kuko abanyeshure bakunda gusoma ibitabo birimwo kahise ,kiswahiri, kirundi ,icongereza kahise k'ibihugo vy'Amerika ,uburayi n'ibindi barakunda kuhagendera nabaza kugura ibitabo vy'ukwezi barabigura

ibitaro bikuru by'inyanzarake byubatswe neza cane ku buhinga bugezweho aho basanzwe baca abagwayi bariko baragenda aho muganga mukuru asanzwe akorera hasize amabara meza cane kandi hirya no hino hari ibvyumba abagwayi bagwariramwo hejuru amatara asanzwe ariko araka.

Ibitabo, bifise amabara, atandukanye, harimwo ibisa n'urwatsi rutoto, ibisa n'umuhondo, ibisa n'agahama; vyinshi muri vyo, bisa neza cane; abanyeshuri, barakunda kubigura, kugira ngo, bavyandikemwo, kuko bifise n'impapuro nziza, kandi isuku.

Kibuga ciza cane c'umupira w'amaboko cubakiye hasi hasanzwe hasize amabara atandukanye hari muna yera n'ayagomba gusa n'umuhondo hejura gisakaye kandi ivyuma bifashe bisize amabara yera hirya no hino hari ibiti bitanga akayaga n'amashurwe.

Kuri kaminuza nkuru yu Burundi hari aho basanzwe babika ibikoresho bitandukanye murivyo haraho basomera ibitabo vyishi kandi vy'ubwoko bwiza abanyeshuri baraza bagasoma bamwe muribo bakunda gusoma ivyo kahise k'uburundi n'ibindi bihugu vya afrika ndetse n'amerika uricara ugasoma ushatse ukana gitahana.

Ishuri ry'isumbuye ryi Nyanzarake rubatswe neza cane kandi rifise intebe nyinshi mu ishuri zikozwe mu biti imbere hasi hasize isima amatara hejuru ariko araka abanyeshuri barakunda kuja gukina iminuta cumi n'itanu ihetse bagace bagaruka.

Kw''ishure ryisumbuye ryo mu rutana mu ntara ya burunga rizambe bufise uburaro bwinshi kandi bwiza naho basanzwe bashira ibitabo abanyesure basomera bisa neza cane kandi vyinshi hari n'ivyakorotse bitagitondetse ku rutonde ariko abanyesure baraza bagasoma bagatahura.

Agapira keza cane gafise ibara risa n'urwatsi rutoto haciyeko imirongo ibiri yera, abanyeshuri barakunda kukadunda kuko karadunda cane. Barakagura amahera atari hejuru y'ibihumbi bibiri n'amajana ane na mirongo itanu y'amarundi.

Aho abanyeshuri, basanzwe bogera, kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Rumeza, mu ntara ya Gitega, hasa nabi cane; hari imiryango isa n'agahama, hejuru, risakaje amabati, hasi naho, risize isima, kuko abanyeshuri, bakunda kuza kuhakorera, ibikorwa vy'isuku.

Kwishuri ryiza ryo mu kamenge ryubakicije amatafari kuvahasi gushika hejuru risize amabara agomba gusa n'umuhondo ku mpome no hejuru hasi hasize isima ku ntebe z'ibiti zitondekesheje umurongo mu ishuri kandi ku madirisha aho hasanzwe hari n'ibiyo.

Umupira bagurisha uri ku isoko mu kanyusha bakoresha mu mukina umupira w'amaboko ariko usanzwe utsinze wa amahera ashika ku bihomba umunani n'amajanaye na mirongo itanu nabiri y'amarundi, barakunda kuko ufise amabara y'umuhondo na yasan'ubururu.

Ibikoresho bakuresha mu kugurura imisumare canke mu kuraba ko amatara atapfuye bifise ubusumbasumbane butandukanye n'amabara atandukanye vyirabura ibisa n'umuhondo ibisa nagahama ibisa n'ubururu biratondekesheje ku murongo kandi bisa neza.

Ku ishure ryisumbaye ry'imugongomanga mu ntara ya BuJumbura ryubakishijwe amatafari kuva hasi gushika hejuru risanzwe rifise uburaro abanyeshure bararamwo ryubatswe neza cane kandi abanyeshure bamwe barara munsi abandi hejuru kuko hashashe n'amashuka meza cane.

Kw'ishuri ryo mu meza basanzwe bigisha ivyo ubuhinga n'ubushakashatsi ribakishije amatafari kuva siushika hejuru ku meza hari ivyuma bakoresha mu gukora ibindi kugira ngo ubarabe ubushakashatsi n'ubuhinga hasi hasanzwe hasize isima.

Kuri kaminuza nkuru y'uburundi ahasanzwe habika ibitabo bitandukanye kandi n'ikibanza cagutse cane kuko bamwe baranahasomera ibitabo hariho intebe bicarako nizindi basasako igitabo bariko barasoma hari ibitabo vy'ikirundi, vy'igifaransa, igiswahiri, icongereza eka nibivuga kuri kahise k'Uburundi.

Akuma bakoresha mu guterateranya ibitabo binini binini n'impapuro zitandukanye gafise ibara ryirabura niryera, aho bashaka ko kagurira kagugwa amahere ashika kubihumbi icumi na bitanu n'amajane na mirongo itanu nabiri y'amarundi, kuko ntikazimvye Bukuru yarakaguze ayari hejuru yayo.

Kw'ishure ry'intango ryo kumusaga mu gisagara ca Bujumbura abanyeshure bigabo maka wa kane bagiye mu karuboko k'iminota cumi n'umunani kandi intebe mu ishuri ziragaragara zikozwe mu biti zitondekesheje umurongo nta munyeshuri n'umwe yasigaye, hasi asanzwe hasize isima.

Ku shuri ry'isumbuye rya Mugera mu ntara ya Gitega ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ikibanza gisa neza cane gifise n'amashurwe atandukanye aho bakorera inama intebe zitondekesheje umurongo nizo bicarako zirabura n'imeza zibiti kandi hejuru harutubara dusa n'agahama utwera utwirabura udusa n'umuhondo nudusa n'urwatsi rutoto nu dusa n'ubururu.

Kw'ishuri ryisumbiye ryo mu Gihosha mu gisigara ca Bujumbura ryubatswe neza cane, imbere mw'ishuri hari intebe z'ibiti abanyeshuri bicarako, kuko imbere hari kibaho cirabura, hasi hasize isima, amadirisha na y'ibiyo abanyeshuri barakunda kuja mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu isaha sine z'umurango.

Kw'ihuri ryo mu Gihosha ryubatswe neza cane ko mpome hasanzwe hasize amabara yera no hejuru. Amatara hejuru ariko araka, intebe ziri mw'ishuri zikozwe mu biti, kandi abanyeshuri basanzwe bagiye mu karuhuko k'imota mirondo ibiri n'itanu, baza kugaruka gaheze. Umwigisha wabo acabaha umwimenyerezo babandanyabakora.

Inyamugerera mu ntare ya Gitega aho basanzwe bafise ishuri ryiza cane kandi rifise ububiko babikamwo ibitabo byinshi abanyeshuri baraza bagacagura igitabo bashaka gusoma bagasoma kuko hari imeza ikozwe mu biti isanzwe bicarira ko iruhande bariko barasoma ibitabo hariko impapuro zitandukanye ubucamurongo n'amakara mu menshi kwiyo meza.

Abanyeshure, bariko barakina; benshi muri bo, ni abakobwa, bambaye udupira, n'utubutura, dusa n'agahama, n'utwera; bariko baratamba, bakikujwe n'ibiti vyinshi, kandi birebire; aho bahagaze, hari utwasi, dusa n'urwatsi rutoto, tubereye kuraba, no gukiniramwo.

Ishuri ryiza cane ryo mu Kinama risanzwe ryubatse ku buhinga bwa none, ariko risanzwe rifise ikibuga c'umupira w'amaboko abanyeshuri bakunda gukinirako cubatswe mu buhinga bwa none, kandi rikikujwe n'ibiti vyinshi vyiza bitanga kayaga.

kw'ishure ry'intano ryo kumusaga kiga ko abanyeshuri kuva mu wa mbere gushikam w gatandatu bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu, mu ishuri haragaragara mu myaka wa kane nta munyeshuri nomu hari intebe z'ibiti zitondekeshese ku murongo hasi hasizisima imbere ikibaho cirabura.

Abanyeshure basanzwe bakina kw'ishuri ryisumbuye ryitirwe ukwikukira mu gisagara ca Bujumbura, bariko barahimbaza umusi mukuru wahariwe ukwikukira, bambaye imyambaro isa n'agahama kandi bariko bakina umupira w'amaboko, hirya no hino har'abariko bararorera, har'ibiti vy'imikaratusi, n'amashurwe meza kandi cane.

Igisoho, basanzwe batekeramwo, ibikoresho bitandukanye; umunyeshuri, yitwa Kabura, agifise kirirabura, aragitwaramwo n'amazi, ibitabo, amakaramu, kandi biteretse, aho asanzwe anaryama; hari n'amashuka, n'imatera aryamako.

Ikibanza ciza cane muri kaminuza nkuru y'Uburundi mu kigo co ku Mutanga aho basanzwe bahitegurira amanama, abanyeshuri n'abigisha, hubatse n'amabara yera ku mpome no hejuru kandi amatara ariko araka, hasi hasize isima, intebe bicarako n'imeza zikozwe mu biti ziba zipanze ku murongo neza cane.

Kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Kinindo, ryubatswe ku buhinga, bwa none, risa neza cane, risize amabara, agomba gusa n'umuhondo, hejuru no ku mpome; intebe ziri mw'ishuri, zikozwe mu biti, no mu vyuma; ariko hasi ho, hasanzwe hasize isima, kandi abanyeshuri, bagiye mu karuhuko.

Ishuri ryigako abana bari munsi y'imyaka itanu biga ivyo kwimenyereza, hari ibikinisho vyinshi bitandukanye bifise amabara atandukanye, ayasa n'umuhondo, ayasa n'ubururu, ayasa n'urwatsi rutoto ayasa n'agahama, eka ni meshi. Kandi hari n'indome zicafye ku ruhome, abana barasoma kugira ngo batandukanye ibara n'irindi.

Kabura n'umunyeshure y'amwaka w'ikenda ariko arakora ibiharuro ku gitabo yandikamo yandikisha ikaramu irabura imbere yiwe ku ntebe ariko ikaramu akoresha mu kwandika n'igiharutso aharutza ariko arakuramo ijami ateranya ibiharuro mudasobwa y'iwe irakije.

Ikibanza kinini cane kiberamwo amanama ,aho hejuru amatara ariko araka kandi hasi hari igitambara gisa neza cane, abanyeshuri bakunda gucako bagiye mu nama.

Inyubako nziza cane, yo mu kamenge yubatse neza ,kandi isize n'amabara meza ,idandarizwamwo ibikoresho vyinshi ,harimwo vyo kurya, kandi imbere hari amatara meza akayangana, ibiti bitanga akayaga ,intebe bicarako ,hasi hasize n'amabara asa n'urwasi rutoto.

Ikibuga kigizwe n'ivyatsi vyinshi bisa n'urwatsi rutoto uruhande runini hariko n'ibiti vy'imyembe bigiteyeko ariko hirya yaho hari amazu menshi maremare agizwe n'amabati kandi yubakishije n'amatafari kuva hasi gushika hejuru asakaje amabati yera imbere yaho hari ibiti birebire vy'imikaratusi.

Abanyeshuri benshi kandi beza bariko barakina umupira w'amaboko barambaye n'impuzu nsiza zisa neza bari ku kabuga gasa n'urwatsi rutoto hirya no hino hakikujwe n'ibiti birebire hari nivy'imyembe nivy'imikaratusi n'ivyamavoka.

ibikoresho abanyeshuri bakunda gukoresha iyo bariko bariga harimwo ducamurongo nk,ikaramu ikaramu y'igiti umukasi n,akaradiyo n'ibindi mu guharura bakoresha mu gukora canke mu kugwiza biradandazwa amahera atarenga ibihumbi cumi na bibiri n'amajana ane na mirongo itanu n'abiri y'amarundi.

Ibitabo vyinshi kandi bitandukanye, bisumbasumbana n'umuremere, biri kw'ishuri ry'intango ryo mu Rumeza mu ntara ya Bururi, biri ku meza kandi abanyeshuri barakunda ku bisoma, ndetse n'abigisha bigisha, barabikoresha kugira ngo bategure ivyigwa.

Ishure ryisumbuye ryo mu gitaza mu gisagara cya Bujumura rifise uburaro bwiza cane abana bakiga ko nikuva mu windi gushika muwicumi ya gatatu .Ibitandavyaho bifise kugerekerana kuvasi gushika heshuru bitetse kabiri kandi hasi asanzwe hasizisima ku mpome amabara yera.

Aho abana, basanzwe bagirira, imyidagaduro, mu kibanza kinini, cubatse neza; hejuru, hari amatara, ku mpome, hasize n'amabara, asa n'umuhondo, ku ruhande rumwe, kandi ameza zera, zifise n'intebe, zisa n'ubururu, aho abana, basanzwe bakorera, imyimenyerezo, itandukanye.

ishure ry'intango ryo mu ntara y'abururi imatana gegamo abana b'umwaka wa kabiri imeza n'ibiti n'intebe byose bitondekesheje umurongo ariko ku madiri ishaka hari ibiyo inyuma hari amafoto atandukanye abanyeshure bakunda gucapa.

Aho basanzwe bakorera amatara kw' ishuri ryisumbeye ryo mucankuzo ,abanyeshuri bahakora bariko barimenyereza ariko babigerageje barabitora kuko uko babikoze nk'uko mwigisha wabo yababariye, babitoye neza cane amatara ariko araka.

Imbere yuko umwaka utangura mu mwaka w'icenda ,babanje gutandukanya ububiko bukuru bw'ibitabo, hari ibitabo by'ubwoko bwishi kandi bitandukanye ipanze neza ku murongo abanyeshuri baraza bagasoma hari intebe zibiti, imeza bicarako kuko vyose biri ku rutonde.

Utwuma basanzwe bakoresha mu guharura iyo bariko barakora ibiharuro abana biga mu mwaka w'icenda Kabura we afise tubiri kamwe ariko aragakoresha kuko hari n'ibitabo ariko arandikamwo n'ikaramu akora ibiharuro umwigisha yamuhaye akorera mu hira.

Abanyeshuri basanzwe bakina umukino wo kwinonora imitsi, bakoresheje amaboko bariteguye bambaye impunzu zisa bose, bamwe amacipo nidupira, abandupantaro n'udupira bambaye n'ibirato bisa, impunzu zera, zifise n'ibara risa n'urwatsi rutoto.

Ikibuga bagira ko ivy'imyitagaduro abiruka, abasiganwa h'irya no hino bakinira umupira w'amaguru ,n'iw'amaboko ,harutwatsi twiza dusa neza ,hejuru amatara araka ,hasi hasizi bara ryera, risanagahama ,uruzitiro rwitwuma hirya no hino hari ibiti birebere vy'imikaratusi.

Ku ishuri ry'isumbuye ryo mu rukaramu mu gisagara ca Bujumbura risanzwe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ariko ku mpome asanzwe hasize ibara ryera imbere mw'ishuri intebe zitondekesheje umurongo zikozwe mu biti abanyeshuri bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu baza kugaruka gaheze.

Amakaramu y'ibiti, atandukanye, afise ibara ry'agahama, iryera, irisa n’ubururu, irisana n’umuhondo, eka meshi, arimwo n’ayirabura; barayakoresha mu gucapa, abana biga mu w’icenda; kuko Kabura wewe, yaguze akantu kenshi, karimwo amakaramu, yayo.

Ububiko bukuru bw'ibitabo vyinsa Vyo mu kampenge, busanzwe Bubatse mu buhinga bwa none, aho babubika hakozwe mu biti, kandi bitabo bifise amabara atandukanye, usanga bitondekesheje umurongo hari n'imeza bicarako iyo bariko barasoma.

Ubwubamo bwiza cane kubaswe mu bujyo bwak icya mbere abanyeshuri bigakwishuri yisumbu yero murumetza bakunda kuhogera iy izuba ryabaye gishi canke iyo bagire basubire mu ishuri harugaye kandi hasize n'amabara meza barahakorera isuku neza cane kandi barahitaho.

Aho basanzwe, babika imiti, abagwayi bakoresha, ku bitaro vyisumbaye, vyo mu Kamenge, vyo ku basoda; kuko abakunda kugwara cane, ariko, barakoresha imiti, yo kubatera, nk'uko iyo bagwaye marariya, bayikoresha cane.

Ibikinisho abana basanzwe bakinisha, iyo bariko baribimenyereza bari munsi y'imyaka itanu, Biri ku meza birandagaje, kandi iyo batashe barabitana kugira ngo niyo bashitse mumuhiriwabo abavyeyi babo bakomeze kubibaha ngo babikinishe.

Umubiko bwiza bw'ibitabo harimwo ibitabo vyinshi cane kandi bitondekesheje umurongo aho babibika hasanzwe hafashwe n'imbaho kandi hasi hasize isima ni kw'ishure ryisumbuye ry'inyamugerera mu ntara ya bubanza, abanyeshure biga mu w'icenda no muwicumi na gatatu barakunda kubikoresha cane.

ikibuga ciza cane gifise akantu batereramo imipira iyo bariko barakina gafise ibaragirabura ibisa n'ubururu kandi harimo twatsi twiza dusa n'urwatsi rutoto hijyano hino ibiti bitangakayaga bibereye bifise n'amashugwe neza kandi asa neza.

Ishuri, nziza cane, yubatswe mu buhinga, bwa none, basanzwe bahubakira, aho bahingurira, amagi y'inkoko; henshi hari n'intebe, amabati ayasakaje, afashwe n'ivyuma, bisize amabara yera; amatara araka hembavu, kuko hari n'ubwugamo, n'aho bicara.

ku ishuri ry'isumbuye ryi Inyanzalake mu ntara ya Rumunge ryubatswe ku buhinga bugezweho kandi bwiza cane risanzwe risize amabara meza asa na yera ku mpome hasi hasa n'agahama aciyemwo imirongo hagati ariko uburao bw'abanyeshuri aho basanzwe barara ibitanda bararako bigirekeranije kabiri hariko ama matera kandi harashashe.

Kw'ishuri rikuru, ry'i Ngozi, ryubatswe mu buhinga, bwa none, kandi hasanzwe hariho, ibintu bihamanitse, abanyeshuri basoma, iyo bariko baraza gusoma, ibitabo; kandi barakunda kurihisha amahera, atarenga, ibihumbi munani, n'amajana atanu, na mirongo ibiri n'umunani, y'amarundi.

Ku shuri ryo mu Kivogero mu ntara ya Rutana risanzwe risize amabara yera ku mpome ibara risa n'urwatsi rutoto ku miryango no ku madirisha ariko hasi ho hasanzwe hasize isima hejuru hasakajwe amabati imbere utwatsi dusa neza dusa n'urwatsi rutoto umuringoti utwara amazi igiti c'umwembe kiri iruhande y'ishuri.

Ibitabo bifise amabara atandukanye ayasa n'agahama, ayasa n'uburubu, ayasa n'umuhondo, ayasa nugwatsi rutoto ayirabura na yandi ari kw'isoko ariko aradandazwa kuko abanyeshure barakunda kubigura kuko bakunda kuvyandikamwo iyo bariko baracapa.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko mugisagara ca Bujumbura ,aho basanzwe bigira kw' ishuri yitiriwe kwikukira, gisize isima hasi yirya no hino rikikujwe n'ibigazi ifise amababi maremare asanugwatsi rutoto, umupira hejuru uraduze kuko giruce murusenga.

Aho basanzwe babika, ibitabo bitandukanye, bifise n'amabara, atandukanye; harimwo ivy'ikirundi, bisa n'agahama, ivyera, kandi vyinshi muri vyo, abanyeshuri, barakunda kubisoma, kandi bikabahindura cane.

Ahantu hiza cyane ikibanza categuriwe abana baba ari kuba rigayi yo kwimenyereza bari musi y'imyaka itanu hari n'amabara menshi atandukanye abarasoma bagatandukanya ibara n'irindi iriyasa n'umuhondo ayasa n'agahama ayasa n'ubururu kandi hari n'ineza bicara ko n'intebe.

Aho basanzwe bakorera isuku abanyeshure b'inyagasasa mu gisata c'ubuhinga hasi hasi hasize isima ariko imiryango yose yinjira mu kogero isanzwe yugaye hejuru hari amabati hasanzwe hasize n'amabara kumpome agomba gusa n'ubururu na yera kuko abanyeshure ari bo babikoze.

Ikibuga ciza cane cubatswe ku buhinga bwa none c'umupira w'amaguru mu gisagara ca Bujumbura, hasi hari utwasi dusa n'ubwatsi rutoto haciye n'imirongo yera mu rusenga hera naho kandi ikikujwe n'ibiti byinshi birebire vy'imikaratusi bitanga umuyaga.

Ku kibuga ciza cane basanzwe bakinira ko inkino z'umupira w'amaboko mu ntara ya ngozi cubatswe ku buhinga bwa kica mbere hari aho bakinira abakinyi n'urundi ruhande abaje kurorera bicaramo ari intebe zirabura hejuru hari amabara yera n'ayirabura.

Ishure ryitwa umuco rifise aho basanzwe bogera abanyeshure baho kandi hasize na mabara atandukanye imiryango yinjira mu bwogero iruguruye kandi ku mpome amabara yera imbere mu bwogero, abahinjira basohoka bahegeje gukora isuku.

Abanyeshure w'omwaka w'icinda ingobi bagiye mu karuhuko ko iminota mirongo ibiri n'umunami kuko mu ishure atamunyeshi no mu asigaye hari intebe n'imeza bicara ko bari ko bariga imbere imeza y'umigisha isase ko igitambara kigomba gusa n'ubururu n'igisaho atwaramo ibikoresho.

Akuma gakoresha mu kuraba amakuru canke mu gukoresha ibindi gasa neza cane kandi karatandazwa amahera atarenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri n'umunani vy'amarundi kw'isoko ryo mu gihosha gafise ibara ryirabura n'iryera n'utwuma gahagararako.

Aho basanzwe babika ingwa abanyeshuri bisumbuye bo mu Gitaramuka, mu gisagara ca Bujumbura, ziratondekesheje mu bubiko bwazo, kandi iruhande ya ho hari ibitabo bandikamwo, kuko iyo bagira bandike, batwarana ingwa n'igitabo umwigisha akoresha.

Abanyeshuri, biga kw'ishuri ry'ubuhinga, mu Kamenge, bariko barasubiramwo ibiharuro; kuko, benshi muri bo, basanzwe batabitahura, ariko Kabura, arabitahura kubarusha; ariko arabasubiriramwo, yisunze uko vyanditse, ku gitabo ciwe.

Aho basanzwe, bagandariza imipira, bakina abakinyi; kandi ni myinshi, harimwo iy'amaboko, iy'amaguru, n'iyindi; bayigandaza, amahera menshi, kuko irazimvye; umwe, usanga ugurwa, ibihumbi ijana, na mirongo ibiri, na bitanu, n'amajana umunani, na mirongo ibiri, n’ane.

Aho basanzwe babika ibitabo vy'ubwoko bwishi kandi butandukanye bitondekesheje ku murongo nikwishuri ryisumbuye ryi Nyamugerera kumpome asanzwe basize amabara yera kandi abanyeshuri barakundakuza ku bisoma bagatora icubashatsi harimo ivy' igifaransa ikirundi congereza n'igiswahiri n'ivyirwa menyeshantara.

Kw'ishuri ryiza cane ryubatse neza mu gisagara ca Bujumbura ry'abanyarwanda ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru rifise n'ikibuga c'umupira w'amaboko kandi abanyeshuri bahiga ni kuva mu wa mbere gushika muw'icenda barakunda gutora ikibazo ca leta.

Kw'isoko yo ku Musaga, aho basanzwe badandariza impuzu z'abagore zifise ibara risa n'ubururu kandi nyinshi murizo zirazimvye, zisanzwe zigurwa amahera ashika ku bihumbi umunani n'amajana abiri na mirongo umunani n'umunani y'amarundi.

Ishuri ryuza cane ry'i Nyamugerera ryubatswe n'amatafari, kuva hasi gushika hejuru, ku mpome risanzwe risize n'akabara kera imbere, intebe z'ibiti zisize irangi risa n'agahama, hasi hasize isima, ariko abanyeshuri bo bari mu karuhuko, bahasize ibisaho vyabo.

ku kiyaga tanganyika hafi yaho aho basanzwe bidagadurira ku musenyi barKhakinira umupira w'amaboko n'uw'amaguru hari uruzitiro ruhakikuje rusitse amabara agomba kwera hasi hari uturenge twinshi aho bahonyoye.

kwishure ryisumbuye ry'imakamba, mu ntara ya makamba nyene, bafise ikibuga ciza c'umupira w'amaboko , bafise amabara atandukanye hasi hasize nisima hakikujwe n'ibiti vyinshi vy'imikaratusi n'imyembe , kandi ababikora barakunda kuronka amahera atari munsi y'ibihumbi bibiri ku munsi.

Ishuri ryiza cane, ryigamwo mu banyeshuri biga ivyubuhinga n'ubushakashatsi ,imbere hari igiharuzo cerekana imyanya y'ibiharuro bariko bariga, kuko umwigisha wabo ariko arabasigurira neza cane ivy'ubuhinga n'uburyohe bw'isi.

Kw' ishuri ry'isumbuye ry'ingozi mu ntara yangozi, risanzwe rifise abanyeshuri bahiga kuva mu wa mbere gushika mu wicenda ,kandi kuva mu windwi gushika mu wicenda bararara bafise uburaro bwiza, ibitanda biragerekeranye kimwe hejuru, ikindi musi kuko barasasa n'amashuka.

Ubwogero, bwiza cane, bwo kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Rumeza; hasize amabara yera, kandi hejuru, amatara asanzwe ariko araka; hasi hari ibara risa n'agahama; abanyeshuri b'aho, barakunda kuhogera, cane cane, iyo izuba, ryabaye ryinshi.

Ishuri ryiza cane mu ntara yabururi komine matana ryo kuva mu windwi gushika mu W' icenda isize amabara asa n'umuhondo, kumpome, hejuru risakaje amabati yera, amatara rikoraka, hasi hasize isima, imbere yaho harikibuga kitagira kutwatsi.

Ku ishuri ryo mu Rutuvu ahasanzwe hari n'ububiko bwaho aho babika ibitabo bitandukanye imbere hari imeza y'ibiti ariko zisize ibara rigomba gusa n'umuhondo aho basanzwe bicara bariko barasomera ibitabo intebe zirabura ibipapuro biri ku meza ariko abanyeshuri ntibaraza gusoma.

Ikibuga c'umupira w'amaboko gikozwe mu buhinga bwa none ariko hasi hari utwatsi dusa n'urwatsi rototo hirya no hino ibiti birebire bikikijwe n'amavoka n'imikaratusi kandi abanyeshure barakunda kwamura ivyamwa.

Mu buriro bukuru bwo kw'ishure ry'isumbuye ry'ingozi aho basanzwe bagaburira abanyesure bahejeje gutunganya ivyo barya sasita kuko ku ntebe n'imeze bafungurira ko vyose birahari hasikaye ko bava mu ishurkugirango baca baza gufungura hasi hasanzwe hasitse isima muri iryo shure.

Abakinyi basanzwe bakina umupira w'amaboko I Ngozi bariko baritegura kuko bari ku kibuga bafise n'imipira mu ntoki bamwe nabamwe bambaye umwambaro usa hiryano hino hari ibiti vyinshi bibakikuce bitanga akayaga kwiryo shuri.

Ikirato, co gukina umupira, w'amaguru, n'umupira, biri mu kibuga, kiriko utwatsi, dutotahaye, ahasanzwe hari urusenga; kuko abakinyi, bamaze kugenda, bahejeje gukina umupira, inyuma y'iminota, mirongo ini n'itanu; baza kugaruka, umwanya uheze.

Ikibuga c'umupira w'amaguru ikozwe mu buhinga bwa kijambere gifise utwatsi dusane bwatsi rutoto hirya no hino abasanzwe bakina umukino wo kwiruka barahac asitse amabara asanagahama n'imirongo yera umuntu mumwe ashobora gucamo ariko arazunguruka aho bicara aba riko bararorera hari baragirabura kandi haragerekeranye.

Ishuri ryiza cane rifise aho banywera icayi hari imeza ,kandi aho basanzwe bicara hari intebe hariko n'ibitambara vyiza, zikozwe mu biti hejuru barafise amatara ariko asanzwe atariko araka.

Abana bambaye neza cane umwambaro ,wo kunura imitsi harimwo abakobwa gusa, kandi baraberewe, bambaye ibirato vyera ,Udupira twera ,utujipo tugomba gusa n'urwatsi rutoto nu dupantaro ,basa neza cane.

Amabara atandukanye acapye ku n'ibicapo bitandukanye abana biga mu mwaka wa mbere muvyo kwimenyereza ari munsi 'imyaka itanu bakunda gukoresha yose hamwe ari ku meza ikozwe mu biti barabitahana muhira bakabyeka ababyeyi babo ko babitoye.

Abana biga mumwaka wa kane ,mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi ,bariko barasubiramwo imyimenyerezo yabo ,aho bariko bakorera aho basanzwe basomera ibitabo, imbere ku meza hari ibitabo bitandukanye aho banditse amakaramu eka n'uruhande batoramwo ivyo basoma.

Kw' ishuri ryisumbaye ryomurumeza ,mu ntara y'abururi, ryubatse neza n'aho basanzwe bihagarika abanyeshuri harugaye hasizibara rigomba gusa n'ubururu ,hejuru ku mome irigomba gusa n'umuhondo, hasi risize isima, hejuru amabati arikumbaho kandi hirya yaho hari twatsi n'amashugwe meza.

Mu kaguriro, aho basanzwe badandaza, ibikoresho bitandukanye, ivyo barya, ivyo bakoresha, mu kwambara, no kwisiga, eka n'ibisuguti, abana bakunze kugura, bisa n'umuhondo, ibisa n'ubururu, eka hamwe n'ibinyobwa, banywa bivuna, akanyota.

Ibikoresho vy'abanyeshuri bitandukanye harimwo utwo basongoza utwo bacapisha utwo bacisha umurongo reka n'ibindi kuko iyo bariko baracapa bakenera vyinshi biri kumeza biratondekesheje kandi abanyeshuri biga mu w'icenda barakunda kubikoresha.

Ishuri yiza cane ryubakishije amatafari kuva Hasi gushika hejuru abanyeshuri baryiga ko basanzwe biga ivy'ikiganga, ububiko bwabo babika imiti nimyishi ,kandi nimyiza ibibitse mu bikopo bugomba kwera, aho babika hasanzwe huguruye hasize n'ibara ryera.

Abasanzwe biga kw' ishuri ryisumbuye ryo mu kinindo, mu gisata c'ubuganga, gakobwa na karine ,bariko bararaba imiti ivura inkorora, abana bakunda kugwara ko igikora, bambaye imyambaro yera kuva hasi gushika hejuru ,ariko gakobwa wewe afise n'agafukamunwa yambaye.

Gakobwa ni umunyeshuri yiga kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rutana, ariko arasoma ibitabo kw'ishuri ryabo, kuko yagiye gusoma aravye n'amanota yaronse. Yambaye umwitwikiro usa n'agahama, ishati yera kuva hasi gushika hejuru, afise n'urupapuro muntoke.

Kw'ishure ryiza ry'i Muramvya mu ntara ya Muramvya nyene, ryigako abanyeshure biga ivy'uburinga, harimwo abambaye ubufukamunwa ku minwa, n'udupira dutandukanye barikumwe n'umwigisha wabo, yambaye ishati yera, ariko arabasigurira uko bashobora, gutunganya imiti, y'inkoko iyo zagwaye.

Kw ishuri ry'isumbuye ryo mu kamenge ryubatse neza cane isanzwe ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru kandi ku ntebe z'ibiti ariko za mudasobwa zifise ibara ryera imbere ku kiyo hirabura zizimije kuko abanyeshuri bataratangura kuza kuzikoresha.

Abanyeshure basanzwe biga gukora umuyaga nkuba ku ishure ryisumbuye ry'ikiremba muntara ya bururi bacometse ivyuma bakoresha mu kurabako umuyaga nkuba ukwiye harimwo insiga zisa n'agama izirabura eka nutundi twuma dusa n'ubururu kuko ico bacometse co kiriko kiraka.

Ikibonesherezo cane, kiriko kiraka, aho basanzwe, bagirira amatara; hasi, hasanzwe hasize, isima; ku mpome hasize, ibara rigomba gusa, n’urwatsi rutoto, ariko, hatabona neza, kuko ijoro, rigeze kure, kw’ishuri ryisumbuye, ry'i Nyamugerera, mu ntara ya Ruyigi.

abo basanzwe bageragereza ivyo gusoma ibitabo ku ishuri ryisumbuye ryo mu gitaza mu ntara yarumonge hari ibitabo byinshi n'imeza nyinshi bicarako n'intebe iyo bariko barasoma kandi heshi barahahurumbira kuko hubatse ku buhinga bwa none.

Abanyeshuri, basanzwe bakora, ivyo gukora, umuyagankuba, harimwo kagabo, ariko arasubiramwo, yicaye muhira iwabo; ku meza imbere yiwe, hari intsinga zicometse, kugira ngo, arabe neza ko, ivyo ariko ariga, bihuriranye n'ivyo yabonye.

Kabura n'umunyeshuri yiga mu mwaka w'icenda, afise igitabo ariko arandikiramwo n'ikaramu yirabura kuko umwigisha w'abo yabahaye umwimenyerezo bakorera muhira, atabitoye bazomuhana kuko azobafatwa nk'uwudafise umwete.

Aho basanzwe babika imiti ku bitaro vyisumbuye byo mu Kamenge vyitiriwe umwami kalede hari ipampa n'ibindi vyinshi bitandukanye kuko barakunda kubikoresha iyo bariko baravura abarwayi bakomeretse imiti yo koza kuruguma ku mpome asize amabara yera.

Ibicupa bitandukanye, birimwo n'amabara, asa ugutandukanye, harimwo ayuzuye, ayatuzuye, ayagera hagati; kandi vyinshi muri vyo, bifise n'ukuntu bimeze, bitandukanye; bavyereka abana, iyo bariko barapima amazi.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Gitaramuka risanzwe ryigako abanyeshure kuva muw'indwi gushika muw' icumi na gatatu, rifise uburaro aho abanyeshure barara, ibitanda biba bigerekeranye, kimwe iburyo, ikindi ibubamfu kandi bisize amabara asa n'ubururu.

Ishuri yiza cyane ry'akarorero ribakishije amatafari kuvasi gushika hejuru risanzwe rikozwe mu buhinga bwa none ariko nha ijuru rifise amabara yera ku mesa hari icumi bakoresha mu gusudira izindi ntsinga.

Ishuri yiza cane ryubakishije amatafari meza kandi hejuru risize amabara yera, amatara ariko araka udutebe duto duto, bicarako dukozwe mu biti ,ibitambara biri ku madirisha ,kandi aho basanzwe bakorera hasize ibara ryera.

Abanyeshuri, biga kw'ishuri ryisumbuye, ry'i Gitega, mu Giheta, mu mwaka w'icumi na kabiri, basanzwe biga, ivyo gukora amatara; benshi muri bo, bariko baragerageza, no gukora; kandi bafise ibitabo, n'aho bariko barandika; imbere y'abo, hari mudasobwa, barabirako.

Utubara twishi dutandukanye kare tugerekeranye harimwo badusa n'agahama twera twirabura tufise n'ukuntu tumetse tugeretse ahantu ku giti gikozwe mu mbaho hirya yaho hari ibara ryirabura ku rubaho abanyeshuri bigabo umwaka wa kabiri muvyo kbimenyereza nibo badutondekesheje.

Aho basanzwe badandariza ibitabo kw'isoku nkuru yo mu kamenge hasa neza cane bigaragara yuko harimwo n'amakaramu afise amabara meshi atandukanye kandi iyonzu ni iragutse kuko irafise n'amatara hejuru yaka kugirango abagura bagure hari umuco.

Kabura asanzwe adandaza kw'isoko yisumbuye yo mu Kanyosha, ivyo adandaza harimwo ibikoresho vy'abanyeshure nk'ibitabo kandi bifise amabara atandukanye, ayasa n'ubururu, ayasa n'umuhondo, ayasa n'agahama, adandaza amahera atari menshi cane, imwe igurwa ibihumbi cumi na bibiri n'amajana ane na mirongo itanu n'umunani y'amarundi.

Kw’ishure ryisumbuye ryo mu gisogwe mu ntara ya cankuzo cangwe ryubatswe neza cane ,abanyeshure biga mu mwaka w'icumi na kabiri bafise aho bacomeka za mudasobwa zabo kuko ishuri ryabo ririmwo umuyaga nkuba, hasa neza cane hasize n'amabara yera ku mpome.

Ababika ibitabo ibikoresho bitandukanye mu kawa ti ishuri igisume ryo kumusaa ari ibikoresho byishi kandi ku mkume yasanzwe rubatse n'amatafari ariye kubazi hushikahejuru ariko hasize nirangi ryera kuva hasi gushika hejuru.

Kw' ishuri kiza cane risanzwe rifise ububiko ahobabika ibitabo, kandi barasoma ibitabo bitandukanye bifise n'amabara menshi kandi bibitse neza kubuhinga bugezweho ,barakunda kubikoresha kandi barabigura n'amahera atarenga ibihumbi cenda ku gitabo.

Mu bubiko bukuru bw'ibitabo ku ishuri ryisumbuye ryo murumeza mu ntara ya gitega gisanzwe ryubatswe neza kandi gibakishije amatavari kuvasa gushika hejuru hasi hasanzwe hasigisima hari intebe z'inyegamo abanyeshuri bicara ko iyo bariko barasoma ibitabo, kandi benshi barakunda gusoma kuko bahakura ubumenyi bukomeye cane.

Ububiko, bwiza cane, bwubakishije amatafari, kuva hasi, gushika hejuru, aho basanzwe babika, ibitabo bitandukanye, vy'abanyeshuri, harimwo n'impapuro; ariko, iyo bariko barasoma, hariho ikibanza, bicaramwo; hari amameza, n'intebe.

Ingoma yumye, iriko urushato, abanyeshuri, bakunda kuvuza, iyo bariko barasenga; hasi hasanzwe, hasize isima, ku ruhome, hariko ikibaho cirabura; mu mwaka wa kane, w'ishuri ryisumbuye, ryo mu Rutana; abanyeshuri bakunda gusenga, biga mu wa gatanu, no mu wa gatandatu.

Ikibuga ciza cane abana bari munsi y'imyaka itanu bimenyererezako kugirango bazoje mu mwaka wa kabiri bariko baramenya ubwenge hari amabara atandukanye, ayasa n'agahama, ayasa n'umuhondo, ayasa n'ubururu, n'ibikinisho bitandukanye, kugirango bashobore gutandukanya ibara n'irindi barakunda kuzana abana babo kuko batanga ubumenyi buhagije.

Ikibuga ciza cane, gisa neza, gikikujwe n'inyubako nziza, z'akarorero, zisakaje amabati, asa n'agahama, zigeretse, zifise amabara, asa n'umuhondo, aho abana bagirira, imyindagaduro itandukanye; hari ibikinisho, bifise n'amabara, menshi.

Aho abana, bakunda kugirira, imyidagaduro, ku kibuga, kininiya cane, gikikujwe n'ibiti; hariho utwuma, dusize amabara, atandukanye; amwe muri yo, asa n'umuhondo, ayandi asa n'ubururu; kandi, hari n'imodoka zihari; ibiti birebere, vy'imikaratusi, bihakikuje.

Ingwa bakoresha mu kwandika iyo bariko barigisha abanyeshure zifise amabara atandukanye, harimwo izisa n'umuhondo izisa n'ubururu izisanagama n'izindi kuko ni nyinshi cane, iyo bariko baracapa amashugwe barazikoresha cane.

Ikibanza ciza cane, bakunda kugiriramwo, amanama, cubatswe ku buhinga, bwa none, kandi bafise imeza n'intebe, bicarako, umuntu bagahanahana ijambo n'abandi; hariho n'akabendera, kamanitse ku ruhande, k'igihugu ca amerika; kandi hari n'amabara menshi, atandukanye; hejuru, amatara ariko araka.

Udushurwe, utubara dutandukanye, turi hasi; abana, bakunda kwidagadura, bari mu minsi, mirongo ine, bimenyereza, ivyo kwiga, no kwandika; harimwo amabara, atandukanye, ayasa n'ubururu, ayasa n'umuhondo, ayasa n'agahama, ayasa n’urwatsi irutoto; n'aho badugira, bariko baranyerereka, kandi benshi, barakunda kubikora.

Ububiko basanze babikamwo ingwa ,bakoresha mu kwandika nyinshi murizo zirera, ntanimwe ifise irindi bara ,mwigisha ba bamaze gukuramwo izitarenga cumin'umunani guk agiye kuzikoresha mu mwaka wa kabiri ariko aratanga ikibazo ubundi azikeneye araza gatoro canke agatuma umunyeshuri.

Ishuri ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, ku madirisha risize amabara asa n'ubururu no ku miryango, hasi hasanzwe hasize isima ariko imbere hateye ibiti vy'amavoka n'ivy'imyembe, n'ikibuga gisa neza kiriko utwatsi bakinirako umupira w'amaguru.

Ishuri ryisumbuye ry'inyamugerera ryubatswe neza cane ikikujwe n'amashurwe n'ibiti vyinshi kandi vyiza bitanga akayaga iruhande yaho hari ikibuga kiko twatsindutse n'urwatsi rutoto bakinira ko umupira w'amaguru .Kandi hari n'inyubakwa zisize amabara asa nagahama ku mabati.

Ikibuga kibereye kuraba ,basanzwe bakenirako umupira w'amaguru, mu ntara ya Makamba, kigizwe hafi y'amashuri yubatse iruhande y'ibarabara ,ariko kiriko n' utwatsi ,n'ahandi hari umukungugu mwinshi ,kuko atamvura iherutse kugwa.

Ibikoresha abanyeshuri bakoresha mu gucapa harimwo amakaramu y'ibiti Kabura asanzwe ayadandaza amwe muriyo afise ibara rigomba gusa n'ubururu, ari ku ntebe ikwize iruhande ibiti kuko inyuma yaho hari n'amashugwe, akunda kubitanga ku buntu.

Ibipupe vyirabura biri ku kibuga ciza kiriko utwazi dusa n'urwatsi rutoto, hirya no hino hari amashurwe meza cane, abanyeshure biga mu mwaka wa kabiri mu mwaka wo kwimenyereza, bakunda gukoresha kugira ngo bashobore gutandukanya amabara asa n'ayandi.

Uducamurongo twinshi dutandukanye abanyeshuri bakunda gukoresha bariko baracapa ndetse na ko bakoresha mu gupima kugirango bace umurongo bakoresheje ikaramu y'igiti, kamwe karajyamye harimo na ko bafutisha ko basongoza kirabura kandi n'ikabura apunda ku bigura.

Ishure ryubatswe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru ryo muruyigi kumpome hazo hariko urupapuro rusa n'umuhondo rucapye ko ibicapo bitandukanye igiti ,inzi, ikinga, igikombe ,imodoka n'ibindi vyinshi bitandukanye.

Kw'ishuri, ryiza cane, ririko ibikoresho vyose, bitandukanye; harimwo amakaramu, ikaramu z'igiti, izo bandikisha, zifise amabara menshi, atandukanye, ayasa n'ubururu, ayasa n'agahama, ayasa n'urwatsi rutoto, ayasa n'umuhondo; abanyeshuri barayagura, ku giciro giciriritse cane.

ishuri ryiza cane ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, ikikujwe n'ibiti birebire harimwo amavoka, Imyembe n'ibitoki, hasi hasanzwe hasize isima, kandi bafise n'ikibuga bakinirako umupira w'amaboko.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mu kigobe abanyesure basanzwe babika ibikoresho vyabo harimwo amasaho yabo kandi arirabura ayandi agomba gusa n'ivu kuko ateretse ku ntebe hasanzwe hubakishije n'amatafari kuva hasi gushika hejuru.

Ishure ryisumbuye ry'inyamugerera mu ntara ya camuzo ryubakishije amatafare kuva hasi gushika hejuru kandi hasi hasanzwe hasize isima hariho urupapuro runini rwanditseko inyandiko zitandukanye zimwe murizo zirera izindi zisa n'ubururu.

Ishuri ryubatswe neza cane rifise amabara yera no hejuru ku mpome, kandi rifise intebe nyinshi zitondekesheje ku murongo zikozwe mu biti, hasi hasize isima nziza, abanyeshuri barakunda kuyicarako kuko harababera.

Ishuri ryiza cane ryigako abana bo muwa mbere gushika muwa gatandatu, ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, isakaje amabati, hasi hasize isima, imbere hari amashurwe meza kandi abereye icisho n'ibiti vy'ivyamwa harimwo amavoka n'imyembe, kandi abanyeshuri barakunda kubirya.

Ishure y'inyagasasa kibaswe n'amatafari kuva gushika hejuru isakagi amabati imbere hari ikibuga c'umupira ariko gifise igiti kinini gifise n'amababi menshi abanyeshuri bakunda kuba bara bari mu karuhuko.

Kw'ishuri, ryo mu Gihosha, ryubakishije amatafari, kuva hasi, gushika hejuru, n'uruzitiro rwaryo; imbere hari icapa, cerekana ivyandiko, vy'iryo shuri, n'uko risanzwe rimeze; kandi hari amabara, asa n'ubururu, ku madirisha, no ku muryango winjira; igiti kinini c'umwembe, camako imyembe myinshi, gifise n'amababi menshi, n'amashami maremare.

Utuntu abana biga mu mwaka wa mbere bari musi y'imyaka itanu muvyo kwimenyereza bakunda kuja turi mu kantu gafise amabara atandukanye baratununuza tumwe muri two dusa n'ubururu utundi n'urwatsi tugomba gusa n'agahama kandi barakunda gutugurira abana, imbere n'intebe z'ibiti zicarwako n'abavyeyi babo.

Kw'ishure ryiza cane ryo mu cankuzo isanzwe rifise ibiti byinshi harimo bigazi, amavoka, imyembe, ibitoki n'amashuri ahubatswe ribakishije amatafari kuvansi gushika hejuru isakaje amabati mu kibuga hari ibendera y'uburundi isanzwe ihashinze imanitse ku giti ifise amabarasa n'agahama, ayera, ayasa n'urwatsi rototo, n'inyenyeriz itatu hagati.

Abanyeshure biga imakamba ku ishure ry'intango mu mwaka wa kabiri bagiye mu karuhuko kuko hasanzwe hari intebe zigaragara ata munyeshure numwe yicayeho zikozwe mu biti, hasi hasanzwe hasize isima imbere ikibaho cirabura canditseko.

Kw' ishuri ryisumbe ryo mu kamenge ,ryiga ko abanyeshuri harimwo n'abana biga mu mwaka wa kabiri ,biga vyo kwimenyereza bariko barakora ikibazo, kandi bazokora n'ikindi gikwirikira ku munsi wa kane, benshi muribo barabitora harimwo n'abazungu bicaye ku ntebe zisa n’agahama, n'imeza hariko n'ibitabo bandikiraho

Kw'ishure ry'intango ryo mu ruvumera ryo mu buyenzi risanzwe ryubatswe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru ariko mw'ishure hari intebe z'ibiti abanyeshure bakaba bagiye mu karuhuko hasi hasize isima na banyeshure baza kugaruka haheze iminota cumi n'ibiri.

Abanyeshuri basanzwe biga mu mwaka wa kane ku ishuri ry'intango ryo murotana bariko bariga ibiharuro bamwe muribo baricaye bariko barasubiramo ikibaho cirabura canditseko n'ingwa zera handitse ko ibiharuro , intebe bicaye ko zikozwe mubiti.

Kw' ishuri ryisumbaye ryo murumeza, mu ntara ya bururi, ryiga ko abanyeshuri bambaye impuzu zisa n'ubururu, ariko benshi muribo n'abakobwa bariko baramesa amashuka ,n'ibitambara vyabo harimwo ibisa n'agahama, ibisa n'ubururu, ibisa n'urwatsi rutoto ,kandi iryo shuri risanzwe risakaje amabati hasi hasiz' isima

Kw'ishuri, ryubatswe n'amatafari ahiye, kuva hasi, gushika hejuru, risakaje n'amabati, rikikujwe n'ibiti birebere, vyinshi, bitanga kayaga; abanyeshuri bahiga, ni kuva mu wa mbere, gushika mu wa gatandatu; bari mu karuhuko, kandi baranafise n'ikibuga, c'umupira w'amaboko, hasi hasize isima.

Akuma kirabura, bakoresha mu gusongora, ikaramu z'ibiti, abanyeshuri bazi gucapa; karirabura, kandi gafise urwembe, rwugarishije udusumari; iyo bariko barasongora, bacumitamwo iyo karamu, igaca iza imeze neza; barazungurutsa, ku ruhande, ku ruhande.

Ishuri ryiza cane, abanyeshure bagiye mu karuhuko k'iminota mirongo ibiri n'itanu bo mu mwaka wa kabiri, hasi hasanzwe hasize isima, nta munyeshuri n'umwe ahari, intebe bicarako zikozwe mu biti n'ivyuma, kuko ikibaho kiri imbere kirirabura, ku mpome hasise amabara yera.

Kw'ishuri ry'intango, ry'i Ruko, mu ntara ya Bururi, ryubakishijwe amatafari, kuva hasi, gushika hejuru, risakaje amabati; abanyeshuri bahiga, bari mu karuhuko, bariko barakinira, ku kibuga c'aho, kiriko n'utwatsi dukeya, kandi hari n'igiti cumye, gicako amatara; hirya y'aho ibiti vy'amavoka.

Ishuri ryiza cane cibakizwe n'amatafari menshi kuva hasi gushika hejuru, ryiga ko abana biga mumwaka wa mbere, gushika mu muwagatandatu ,risanzwe rifise ivyamwa biri imbere y'ishuri harimwo imyembe, n'amavoka bifise amababi menshi kandi meza, abana hariho basanzwe bugururira amazi bakanywa ayandi bakayiyoga.

Kw'ishure ryi ntango ry'ibuganda mu ntara ya c'ibitoki ryubakishije amatafari hasi atasima isizemwo abana bo mu wa kabiri barema ishure kandi intebe zimwe zitonze ku murongo zubatswe mu biti kandi abanyeshure barakunda gusura umukungugu mw'ishure.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rumeza mu ntara ya Bururi ryubatwe neza cane, ku ntebe hasanzwe hari ibiti, kandi hasi hasanzwe hasize isima. Ikibaho bandikirako kirirabura, abanyeshuri bigaho basanzwe biga muw'icenda gushika muw'icumi na kabiri.

Inzira irimwo ivyatsi vyinshi n'ibibabi vy'imikaratusi abanyeshuri bacamwo bagiye kw,ishuri, hirya no hino har'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto, ibiti birebire vy'imikaratusi, abana bariko barataha bavuye kw'ishuri ,amashuri hirya yubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru asakaje amabati.

Ishure ry'intango ryo murumeza mu ntara ya bururi risanzwe ryubatswe iruhande y'ibarabara abanyeshuri bakigira ko bambara umwambaro w'ishuri sisibara risa n'ubururun bisanifu kuko iminota miyondo ine n'itanu igetse isatsi itanu basa bagenda mu karubuko gukina.

Ikaramu z'ibiti nyishi zifise amabara atandukanye amwe asa n'ubururu ayasa n'agahama ayasa n'umuhondo abanyeshuri beshi biga ivyo gucapa barakunda ku yacapisha harimwo ayandika n'irangi n'ayandi yandika ibisa n'ubururu.

Ishuri ryubatswe neza cane n'amatafari kuva hasi gushika hejuru, rizanzwe rifise aho bogera bariko barakora isuku ,kandi niheza imbere hafise utwatsi dusa nurwatsi rutoto kuko barahishimira cane.

K'uruhome rufise ibara risa n'umuhondo, hamanitse urupapuro rusa n'agahama ariko rwanditseko amanota abanyeshuri barose kuva mu gice ca mbere gushika mu ca kabiri, n'iminsi bagiye basiba yose. Ayo baronka mu wa mbere no mu wa kabiri yo aratandukana.

Abanyeshuri, biga mu mwaka wa gatanu, kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Rutana, mu ntara ya Burunga, bariko bariga ivyo gusoma isaha, mu biharuro; imizingi itandukanye, isomye icafye no ku rupapuro, kandi bimanitse ku ruhome, ruri mbere, aho umwigisha wabo, yabahaye uwo mwimenyerezo, bakore.

Ishuri ryisumbuye ryo mu Kinindo igeretse kabiri ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, risize n'amabara yera ku mpume harimwo umuyankuba, hasi hasize isima, abanyeshuri bahiga barakunda kwishima ko baronka ubumenyi buhagije, umwaka utangura mu kwicenda hagati n'ahagati.

Mu wakabiri kuri kaminuza nkuru y'uburundi mu bisata c'ubuhinga abanyeshuri bariko bariga ibiharuro kuko ikibaho cirimbere cirabura inyobokwana rikabisanzwe yubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru hasi hakaba asize isima abanyeshuri nabo bariko barakurikira uko mwigisha abasobanurira.

Ikibuga kiriko ibiti vy'ibigazi birebire aho abanyeshuri basanzwe bakoraniye baje kuvoma, bafise indobo zitandukanye bifise amabara y'umuhondo, ayasa n ubururu ayasa n'urwatsi rutoto, iruhande yaho hari abanyeshuri kandi n'amashuri asanzwe yubatse haruguru.

Ibiti birebire bigizwe n'amavoka n'imyembe iruhande amashuri yubatse neza cane ariko ayakera igiti kiriko ibendera y'uburundi iriko irahungabana ifise amabara arimwo ayasa n'agahama ayasa n'urwatse rutoto ayera inyenyeri zitatu hagati n'abana bariko barakina.

ku ishuri ryiza ryiteriwe kwikukira minisura cya gucumbura giga ko abana bari musi y'imyaka cumi nibiri kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu baratonda kandi bambara umwambaro w'ishuri hari biti byiza birebire bitanga akayaga n'ibendera ry'uburundi rimanitse hagati ntagati mu kibuga

Ishuri ryiza cane ryubakisije amatafari kuva hasi gushika hejuru, risanzwe risakaje n'amabati ,imbere rifise ikibuga kinini cane c'umupira w'amaguru cagutse kiriko utwatsi, hirya no hino har'ibiti vy'ibigazi n'ivy'ibitoki.

Ico basazwe babikamwo ibikoresho abanyeshuri bigamwo, bakoresha bagiye kw'ishuri, Kabura niwe yayiguze amahera atarenga ibihumbi munami vy'amarundi, irirabura imifuko yayo isanzwe ifunze, harimwo ibitabo, amakaramu, n'ibindi, impapuro asanzwe yandikamwo.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu Rumeza mu ntara ya Rumonge, ryubakishije amatafari kuva gushika hejuru kandi bisanzwe rifise n'uburaro imbere gato ibiti vy'ivyamwa n'ikibuga basanzwe bakinirako umupira w'amaguru, abanyeshuri bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'umunani.

Abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ry'inyagasasa mu ntara yabururi bari mu karhuko k'iminota itarenga miringo itatu kuko bapfuye baca baza gukora ikibazo bari ku kibuga ciza bakora imyidagaduro itandukanye iryo shure risanzwa ryubakishije amatafari.

Amakaramu, bakunda gukoresha, mu gucapa, afise amabara, atandukanye; harimwo ayasa n'umuhondo, ayasa n'ubururu, ayasa n'agahama, ayasa n’urwatsi rutoto; abana bakina, ivyo kwimenyereza, nibo bakunda kuyakoresha, bari munsi, y'imyaka itanu.

Ku ishure ry'intango ryo mu kikobe mu gisaka ca Bujumbura risanzwe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru amadirisha no kubiyo hasize ibara isa n'ubururu hasi hasanzwe hasize isima imbere hari ikibuga c'umupira w'amaguru.

Ishuri ryiza cane ryubatswe mu buhinda bwakijambere ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ku miryango risize amabara y'ubururu, abanyeshuri bahiga bari mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu, imbere yaho igiti c'umwembe n'ibindi.

kw,ishuri ryitirwa kurikukira mu gisagara ca bujumbura risanzwe rifise uruzitiro rukozwe mwutwuma dusizibara ry'ubururu ikibuga caho giteye ko ibiti birebire gifise amashami nu twatsi dutoto ariko amashuri yo asanzwe yubakishijwe amatafari kuva hasi gushika hejuru anasize ko n'amabara yera ku ruhande

Kw’ishuri ryiza, ry'intango, ryo mu Gitaramuka, mu ntara ya Bujumbura; Abanyeshure, basanzwe biga, ivy’imyuga, bigiramwo; zikozwe, intebe bigiramwo, mu biti, n'imeza ndende, basanzwe bandikirako, Kabura yazanye agasaho, gasa n'agahama, n'igitabo yandikamwo, agisiga kumeza.

Kw' ishuri ry'isumbaye ry'inyamugerera mu ntara ya bubanza ,yubatse neza cane hasi hasiz 'isima ku mpome amabara yera, mu mwaka wa kabiri ho intebe ziri mw'ishuri z'ibiti zitonze ku murongo kuko abanyeshuri atanumwe ahari ,bagiye mu karuhuku k'iminota icumi n'umunani.

Abanyeshure biga kw'ishure ry'isumbuye ry'igitega mu ntara ya gitega mu mwaka wakabiri bagiye mu karuhuko k'iminota mirongo ine n'itanu kuko intebe atanumwe ahicaye zitondetse ku murongo zikozwe mu biti, imbere c'ibaho kirabura kiranditseko na mwigisha yagiye.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu rvunura ryubakishije amatafari ku vasiushika hejuru isanzwe hisakaje amabati ariko ku madirisha no ku miryango hasize ibara risa n'ubururu hasi hasize isima imbere ku kibuga abana bakinira ko ariko ubutwatsi dusa n'ubwatsi rutoto.

Inyanzarake, ahasanzwe hakorera, ishuri ry'intango, ry'umugwizatunga Rubakuki, ariko, risanzwe rikikujwe, n'ibiti birebere, vy'imikaratusi; aho abana baca, hari ibarabara, ariko ata kaburimbi ririmwo, rikozwe mu mabuye; barakunze kuhaca, Bukuru na Butoyi na Kagabo, bambaye umwambaro w'ishuri, barahashitse.

Ishuri ryiza cane ryubatswe mu buryo bwa kijambere, rigeretse kabiri, ryubatse n'amatafari, kuva hasi gushika hejuru, risize amabara yera ku mpande ,mbere yaho urutitiro rizitiye rusize ibara ryera, utwatsi dusa nurwatsi rutoto ,iruhande y'ikibuga turi ruhande y'ishuri

Umunyeshuri witwa Kabura aradandaza ku isoko ryomu kanyosha yapfuye ku ishuri adandaza impuzu zifise amabara yu Burundi n'inzandiko zu Burundi kandi adandaza amahera akarenga ibihumbi cumi na bibiri y'amarundi.

Agasaho babikamwo ibikoresho vy'abanyeshuri harimwo amakaramu afise amabara yera ayasa n'umuhondo ayasa n'agahama Kabura afise m ikaramu z'ibiti akoresha iyo ariko aracapa, ako gasaho gasanzwe kirabura ariko imifuko yako irapfunguye.

Inzu nziza cane yubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, ku ruhome hasize n'amabara yera mu mfuruka umukubuzo umanitse kandi n'akabati basanzwe babikamwo ibintu gakozwe mu biti, hasi ho hasanzwe hasize isima.

Indobo y'icuma ikozwe neza cane kandi ikomeye ,atamazi n'amakeya irimwo ,iragaragara ifise imirongo itatu mu mbavu indandarizwa kw' isoko ry'isumbuye ryo mu kanyosha, amahera ashika ku bihumbi cumi nabibiri n'amajanane na mirongo munani nabiri y'amarundi.

Mw'ishuri, ryigamwo abana, i Ngozi mu ntara ya Bururi, risanzwe rikoreramwo abanyeshuri, biga ivy'ubuhinga, n'ubushakashatsi; bagiye mu karuhuko, k'iminota mirongo ine n'itanu; hirya no hino, rirafise ibigazi, imikaratusi, imyembe, bitanga akayaga.

Abanyeshuri basanze biga mu Gitaramuka mu gisagara ca Bujumbura bafise amashuri meza cane yubakishije amatafari amwe muri yo asize amabara yera afise imiryango isa nubururu afise ibiti birebire n'ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto ruhakikuje.

Amakaramu meshi asanzwe adandarizwa ku ishuri ry'intango ryo mu kigobe aho badandatza amakaramu y'ibiti abanyeshuri bakunda kuyagura bariko baracapa meshi afise ibara rigomba gusa n'ubururu, ari ku meza ikozwe mu biti kagabo niwe anyadandaze.

Abana biga mu mwaka w'icenda mu gisagara ca Bujumbura, bariko barataha kuko bavuye gukora ikibazo ca leta; benshi muri bo bahetse udusaho; urutsinga n'utwuma, bikikije ishuri ryabo, bariko babikorako; hari ikibuga c'umupira w'amaguru.

ishuri ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ariko risanzwe rifise ikibaho cirabura candetseko ibiharuro abana bo mu wa kabiri bariko bariga hasi hasizisima abanyeshuri basanzwe bakunda kwiga ibiharuro kandi barabitora.

Abanyeshure bo kw'ishure ry'isumbuye ryo murumeza mu ntara ya makamba baratashe kuko ikibuga cabo c'umupira gifise utwatsi dukeya bambaye umwambaro w'ishure bafise udusaho batwaramo ibikoresho ishure ryabo risanzwe ryubakishije amatafari.

Kw' ishuri ryisumbuye ryo mu gitega ,mu ntara ya buhumuza ,cubakishisire amabati asa n 'agahama, ku mpome hasize amabara atandukanye ,ayirabura, ayasa n'umuhondo, ayera, hasi hasize isima, ku madirisha no ku miryango hasize ibara risa n'ubururu, imbere hari akatsi gasa n' urwatsi rutoto.

Agasaho basanzwe batekeramwo ibikoresho, bitandukanye kabura yari akaguze kw'isoko ryo mu kanyosha ,akagura ayashika ku bibumbi cumi na bibiri n'amahera amajana umunani ,y'amarundi ,karugaye yagatekeyemwo 'ibikoresho ,imiryango irapfunze hose.

Igisaho, Kabura akunda gutwara, kw'ishuri, harimwo ibikoresho vyiwe, bitandukanye; amakaramu, ay'ibiti, n'ayandika ivy'irangi; kandi harimwo udusongozo n'uducamurongo; kiruguruye, imiryango y'aho nta bara ririko, kandi gisa neza.

ubucamurongo butandukanyi bakoreshe iyo bari ku baracapa abanyesuru biga m umwaka w'icenda urahari kandi n'ibyinshi bofise n'amabara agomba gusa n'umuhondo asanzwe handitse ko n'ibiharuro kugira ngo bburikoarac umurongo narenze aho yategerezwa guce

Ibikoresho bakoresha mu guharura abanyeshure basanzwe biga ibiharuro barateranya baragwiza barakuramwo ariko gisanzwe kizimiri gifise amabara yirabura ayasa n'agahama nayagomba kwera. Kabura n'umunyeshure yiga mu w'icyenda ariko arakora umwimenyerezo bamuhaye akorera muhira.

Kw’ishuri ryisumbuye, ry'i Nyamugerera, mu ntara ya Bubanza, ryubatswe neza cane, kandi rikunda, kuhagenderwa, n'ingenzi nyinshi; hirya no hino, hari ibiti birebire, bifise amashami, menshi; abanyeshuri, bariko baraza kw’ishuri; ryubakishijwe n'amabuye, urundi ruhande, n'amatafari.

Kw'ishuri ry'intango ry'inyagasasa mu ntara y'abururi risanza ryobakisha amatafari ahiye kuvazwe ushika hejuru, ariko ku madirisha hera n'amabati arisakaje imbere igiti kirekire c'umukaratusi kiduga hejuru hasi harutupapuro twatabaguritse twinshi.

Igiti c'umwembe, kinini, gifise n'amashurwe; munsi y'aho, hari umwana, yambaye agapira, gasa n'agahama, n'ibutura yirabura; hirya no hino, hari amashuri, kandi abayigamwo, ni kuva mu w'indwi, gushika mu w'icenda; hirya, hari utwatsi, dusa n'urwatsi rutoto.

Aho basanzwe, badandariza, ibikoresho vy'abanyeshuri, hafise ibara risa n'ubururu, ariko ivyo bikoresho, bikaba vyera; barakunda kubikoresha, iyo bariko baracapa, mu guhanagura, mu gihe bihenze; abanyeshuri benshi, biga mu w'icenda, nibo bakunda kubigura.

Mu mwaka w'icenda inyagasasa ku ishure ryisumbuye ryaho cubatswe neza hasi hasize isima isa n'agahama ikibaho cirabura imbere canditse ko amadirisha ariko ibiyo, intebe z'ibiti ,imeza reka abanyeshure bari mu karuhuku.

mu isoko ryo mu kanyoshya umudandatza akabura asanzwe adandatza intutsu muzadandatsa harimo agapira gafise ibara ry'ubururu n'iryirabura n'ipantaro rya ifisi baragirabura igera n'irisa n'ubururu arazidandatsa imwe idandatswa amahere ashika kuhumba icwii na b'itanu y'amarundi

Kagabo n'umunyeshure yiga mu mwaka w'icenda mwigisha w'abo yamutoye kugira ngo afashe abandi guhanagura urubaho ayambaye ipantaro yirabura n'agapira asanzwe afise umushatsi murikeshuri hasi hasanzwe hasitse isima.

Agasaho gasa nugwatsi rutoto, karimwo umwanda utandukanye ,baterekamwo kandi kugira ngo abanyeshuri bahegeje guta ivyo bakoresheje baca babishiramwo gateretse kw'isima ,indani mw'ishuri hubatse n'amatafari kuva hasi gushika hejuru.

Akantu, basanzwe babikamwo, ingwa, harimwo ingwa, zifise amabara, atandukanye; ayera, ayasa n'ubururu, ayasa n'umuhondo; gafiswe na Kabura, mu ntoke, ariko aratambuka, umwigisha, wiwe, ni we yakamutumye, akamusanze aho, asanzwe akorera, menshi agugwa, ibihumbi bine.

Kwishuri ryubatswe neza mu buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru hejuru hasize ibara rigomba gusa n'umuhondo ariko hasi ho hari isima, imbere intebe y'igiti atanumwe yicaye Kuri iryo shuri niryi Nyanzaraki.

Abanyeshure biga inyanzarake mu ntara y'amakamba ku ishuri ry'isumbuye ryaho bari mu karuhuko bariko barakina abandi bariko bakina umupira kandi iryoshuri isanzwe rifise ibiti by'imyendu biri ku kibuga ryubakishiigiye n'amatafari ahiye kuvazi hushika hecuru abana bahiga arimo abiga mu wa mbere gushika mo w'icenda

Ishuri ryiza cane ryubakishije amatafari ahiye, kuva hasi gushika hejuru, risanzwe risize ibara risa n'ubururu ku madirisha ku miryango n'ivyuma biri imbere, hakaba hariho n'u twatsi dusa nurwatsi rutoto, Ibiti birebire, hasi hasize isima n ishuri ry'isumbuye ry'inyamugerera mu ntara ya Ruyigi.

Abanyeshuri basanzwe biga ivyitumatumana ko amakuru,, mu gisata ca kaminuza abo basanzwe bakora ku murango no mw' ijoro bariko bariga ,kandi bicaye ku ntebe z'ibiti gakobwa n'agahungu n'abana b'iwe bariko barafashanya kugira ngo barabeko bo bitorera inyishu ikibazo cagize mudasobwa yabo.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kinama ryubatswe n'amatafari ariko rimaze imyaka myinshi cane risanzwe risize amabara ku mpome kandi rikikujwe n'ibiti ryinshi harimwo n'ibiti vy'imyembe , vy'imikaratusi vy'amavoka n'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto.

Ishuri ry'intango ryo murutana ryubakisha matavari ahiye kuvasi gushika hejuru risakaje amabati yera ku miryango hasize ibara ry'ubururu n'irisa n'urwatsi rutoto hejuru imbere amashugwe hasi hari no twatsi dusa n'urwatsi rutoto imisotsi miremire irikikuce iteye ko ibiti.

Ishure ryubatswe neza cane ryubakishije amatafari ariko ku mandi hariho ahasanzwe hasitse amabara yera ku mijyango no ku madirisha hasanzwe hari ibara risa n'uburru imbere kibuga kiko twatsi dusa nu rwatsi rutoto igiti kinini gifise utubabi twinshi n'amashami maremare.

Ishuri ryiza cane ryubatswe ku buhinga bwa none ifise ibidukikije vyinshi kandi vyiza harimwo n'amashugwe utwatsi ibarabara imodoka zicamwo zizanye abanyeshuri kwiga inyubako abanyeshuri basanzwe baruhukiramwo nizo bigiramwo.

Kabura n'umunyeshure asanzwe yiga mwaka w'icenda imbere y'iwe hari icuma akunda gukoresha mu gukora ibiharuro, gifise amabara yera n'ayirabura imbere ikaramu z'ibiti zibiri kuko arakunda kubikoresha, n'igitabo yandikamwo ariko arakora ibiharuro. Yiga mu wicenda kandi arikora bitora neza cane.

Abanyeshure biga mu mwaka wa kabiri kw’ishuri ry'intango ryi buganda mu ntara ya c'ibitoki bagiye mu karuhuko, hasi hasanzwe harabomagoritse ariko hasize i sima ,intebe bicarako ziri ku murongo kandi zikozwe mu biti, imbere ikibaho canditseko n'ingwa zera kandi kirirabura ,abanyeshuri baranditse ku ruhome izina ryitwa mane.

Kw''ishuri ryiza cane, ryubakishije amatafari, kuva hasi, gushika hejuru, ku mpome, hasize amabara yera; imbere, hari ibiti birebire, harimwo n'ivy'imyembe, n'ivy'imikaratusi; umushinge w'iryo shuri, wubakishije amabuye; uruzitiro rwaryo, rusanzwe rusizeko, amabara yera, ku mpome.

Ishuri ryiza cane ribakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru umwigisha wabo ariko arigishe gishamuwa gatanu ku ishuri ry'inyanza rak kandi abanyeshuri bari mbere bariko baramukurikirana yambaye ishati y'igitenge ahagaze hejuru iruhande y'imeza ikozwe mu biti.

ku ishuri ry'intango ryo mu Rumeza mu ntara ya Karusi abanyeshuri babatumyeko inama y'abavyeyi kandi nabo baje imbere hashashe igitambara gisa n'agahama ku madirisha hariko ibiyo kandi hariko n'ibitambara bifise amabara yera nayasa n'agahana akingiriza umuyaga.

Ishuri ryiza cane ryi karusi ,ryubakishije amatafari kuva sigushika hejuru, risize isima imbere hariko amashurwe nu twatsi, ibiti birebire n'ikibuga c'umupira, abanyeshuri bakunda gukinira ko mu gihe bari mu karuhuko k'iminota mirongo ine n'itanu.

Akarere keza cane gateguwe abantu bakunda kuza gusamira ko akayaga, hubatse neza hari n'amashugwe notwatse dusa n'ubwatse rutoto, ibiti bitanga akayaga gahumura neza imigazi, imyembe, amavoka, kandi hasi hasanzwe hasize n'isima n'ingatzi badugagira bariko baracahecuru.

Kw'ishuri ry'intango ry'i Makamba mu ntara ya Burunga, hubatswe neza cane, ariko hasi hasanzwe hasize isima. Intebe z'ibiti zitondekesheje mw'ishuri, hirya no hino hari amadirisha y'ibiyo asanzwe yuguruye, hirya har'ibiti vyinshi vy'imikaratusi n'ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto, amadirisha ari ruhande y'amashurwe.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kinindo ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru risanzwe risakajwe amabati imbere mw'ishuri hari intebe z'ibiti kandi abanyeshuri bahiga ari mu umwaka wa kabiri muri kaminuza bariko bariga bicaye mw'ishuri kandi basanzwe bariko barakurikirana umwigisha wabo.

Kw' ishuri gikuru ry'ingozi ryubakishije amatafari kuva gushika hejuru, ariko rigeretse kabiri ,rifise n'amabara yera ,uduti dutanga akayaga ,turi mbere y'ishuri ,n'amashugwe ikibuga gisa neza cane, kigizwe n'umusenyi mwishi abanyeshuri bakinira ko umupira w'amaguru.

Ku ishuri ry'intango ryo mu wambere mu ntara ya Gitega ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ariko ku mpome hasanzwe hasize amabara yera ku kibaho cirabura handitseko imbere intebe ziriko ziratondetswe umurongo ariko hasi ho hasize isima.

Kuri kaminuza nkuru, y'Uburundi, ahasanzwe habera, amanana, mu vy'ubushakashatsi, n'ubuhinga, umuhinga rutumwako, yaje kubasigurira, ivy'itumatumanako amakuru; ariko arabigisha neza, yambaye ijipo isa n'agahama, abandi imbere, bafise za mudasobwa, bariko barakwirikirana.

Ishuri ryiza cane, ryubatswe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru, kandi risa neza, rifise imbere ibarabara ricamwo imodoka, kandi hari n'ibiti vyinshi vyiza birikikuje bituma haba akayaga, utwatsi dusa n'urwatsi rutoto n'amashugwe.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rumeza mu ntara ya Gitega, risanzwe rifise igiti bamanika ko ibendera ry'Uburundi cirabura, kandi aho gishinze hakikurijwe n'akazingi kubakishije isima. Hirya no hino, hari utwatsi dusa n'urwatsi rutoto n'isima k'uruhande.

Ishuri ryubatse neza cane ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, risanzwe rifise ibiyo, kandi hasiho hasize isima, intebe z'ibiti zitonze ku murongo ,imbere harikibaho cirabura, hejuru gisakaje amabati, Abanyeshuri bagiye mu karuhuko k'iminota mirongo ibiri n'umunani.

Ku ishuri ryiza cane ryo mu Rumeza mu ntara ya Bururi ryubatswe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru risize amabara yera ku ruhande hasi hari isima imbere hari amashurwe n'ikibuga bakinirako umupira w'amaguru kiriko utwatsi dukeya.

Ishure ryisumbuye ryo mu Rumeza mu ntara ya Rumonge ryubatswe ku buhinga bwa none kandi risa neza cane, imbere yaho harutwatsi twiza n'udushurwe dusa neza cane, kandi hari n'ibiti birebire n'ibiti bitwara amatara hejuru.

Aho abanyeshuri basanzwe babika ikoresho ibitabu n'ibindi, hejuru barashira akamatera abo n'abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye ryo mu rutovu mu ntara ya Bururi, risanzwe ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru kandi risakajwe n'amabati.

Abana biga mu wa kabiri mu gisata c'ubuhinga kuri kaminuza nkuru y'Uburundi, bariko bariga ibiharuro, kuko ku kibaho cirabura handitseko n'ingwa zera. Imbere ku mpome, hasize amabara yera. Abanyeshuri n'abo, bariko barakurikirana, ariko umwigisha w'abo yasohotse.

Kwishuri ry'isumbuye ryi Ngozi ahiga abanyeshuri bo mu mwaka wendugishwana muricenda bari mu karuruko igoshuri isanzwe cubatswe neza ku mame habitse n'amakaye kandi hasize n'amabara yera abanyeshuri bambaye imyambaro itandukanye umwigisha w'abayambaye ishati igomba gusa n'amahondo n'ipanano y'irabura.

Ishuri ryiza cane rifise ikibuga kiriko utwatsi dutotaye dusa n'urwatsi rutoto, ibiti vy'imyembe, aho bahagarika imiduga, amashurwe, imbere y'ishuri hasize isima kandi abanyeshuri bo bari mw'ishuri bariko bariga kuko umwanya wo gutaha canke gukina utaragera.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rumeza mu ntara ya Ngozi ryubatse neza cane n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, risanzwe rifise n'ibiti bininibinini harimwo ivy'imyembe n'ivy'imikaratusi, imbere mu kigo rifise abanyeshuri basanzwe barara.

Kw'ishuri ryiza ryo mu Kayanza ryubatswe ku buhinga bwa none, abanyeshuri baho bahiga bariko barakurikirana isanamu imbere y'uko abanyeshuri bakunda kwifotoza. Umwigisha wabo arahagaze ariko arayibereka basanzwe bambara umwambaro wera n'amajipo asa n'ubururu co kimwe n'amapantaro hasi n'aho hasize isima.

Kw'ishure ryisumbuye ry'inyanzarake mu ntara ya rumonge rubaswe neza cyane kandi yubakishije amatafari kuvazi gushika hejuru risidze n'amabara yera rigeretse kabiri imbere hariho uduti tw'amashugwe n'utwatsi dusa neza cyane n'ikibuga bakinira ko umupira w'amakuru.

Ishure ry'uburaro ryitwa Don Bosco ry'ingozi ryubatse neza cane risize amabara y'ubururu nayasa n'agahama mace hasi imbere gifise ikibuga kiriko utwatsi n'ikibuga c'umupira w'amaboko gisize isima hirya yaho hari ibiti birebire n'ivyamwembe n'irimikaratuse.

Kw'ishuri ryitiriwe Mpwemu Yera mu gisagara ca Bujumbura iriko amatafari aryubakishije ku ruzitiro rwaryo, hirya no hino hari ibiti birebire harimwo n'amavoka n'imyembe kandi n'ibigazi bihari ibarabara rikikuje iryo shuri risa neza cane kandi n'amadirisha asize ibara risa n'ubururu.

Ikibuga kinini cane gikikijwe n'ibiti vyishi hariho imyembe, ibisaka, imikaratusi, ibigazi ico kibuga basanzwe bagikenirako umupira w'amaguru kuko kigizwe n'utwatsi dusa nu rwatsi rutoto naho tumwe turiko turuma.

Imbere y'ikibuga c'umupira w'amaboko ku ishuri ry'intango ryo mu Ruvumera ryubatswe neza cane aho basanzwe bakinira abantu baje kurorera aho bicara hari ingazi zisumbasumbana hari n'ibiti vyinshi birebire bitanga akayaga bifise ubwoko butandukanye.

Ikibuga ciza cane gifise aho bidagadurira abanyeshure bariko barakina umupira w'amaguru canke w'amaboko hakikujwe n'ibiti vyinshi vyiza bifise amababi maremare bamwe bambaye impuzu zirabura abandi zisa nagahama ni zisa n'ubururu bambaye n'ibirato mu maguru.

Ishuri ryiza cane, ryubakishije amatafari, kuva hasi, gushika hejuru; ku madirisha, no kubiyo, hasize ibara, risa n'ubururu; imbere y'aho, hari utwatsi twiza, dusa n'urwatsi rutoto, n'amashurwe, ateye mu bigunira, n'igiti kininiya c'umwembe, kandi abanyeshuri, baravyishimira.

Kw'ishuri ryo murumeza, muntara ya karusi ,yubakisije amatafari ahiye ,kuva hasi gushika hejuru ,umuryango winjira usize ibara risa n'agahama, hejuru haribiyo ku madirisha na ho nyine hasize ayo mabara, hasi hasize isima, ariko imbere hari ikibuga c'umupira w'amaguru abanyeshuri bakinirako.

Kabura, ni umunyeshuri, asanzwe adandaza impuzu, kw'isoko ryo mu kanyosha; zifise amabara y'igihugu, c'Uburundi, kandi abanyeshuri, barakunda kuzigura; azigurisha, ibihumbi cumi na bitanu n'amajana ane na mirongo itanu n'abiri, y'amarundi, kuko zisa neza cane.

Ishengero rinini, ry'i Nyagasasa, risanzwe risengerako abakizwa, ryubakishije amatafari, n'amabuye, ryiza cane; imbere, hari ikibuga kinini, c'umupira w'amaboko, kw'isima, hasize neza, kandi abakinyi, barakunda kuhakinira.

Abana biba u mwaka w'ikenda bambaye umwambaro wera n'amajipo asa n'ubururu bicaye mu ishuri bariko barakwirikira mwigisha wabo intere ricayeko zikozwe mu biti abandi nabo bariko bararaba uko ibiharuro bikuba.

Aho basanzwe bategurira amanama kw' ishuri ryisumbuye ryo mu kabezi ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ,ariko ku madirisha hari ibitambara bisa n'agahama, bifise n'amabara atandukanye, hasi aho bicaye hari n'intebe zirabura hari intukitambara gisa n'agahama.

Ibarabara rikozwe mu dutafari kandi rigenda rikikujwe n'amabara yera nayirabura hirya no hino hari utwatsi n'udushugwe imbere ibiti birebire bifise amashami kandi n'utubabi twishi, amashurwe meza abereye ijisho anatanga n'akayaga keza.

Akantu umunyeshure yiga mu mwaka w'icenda yitwa kana akunda gukoresha atwaramo ibikoresho by'iwe, gafise ibara rikomba gusa n’agahama karikumeza, arakunda kugakora kuko niyo avuye ku ishuri ahita arabako aho yagashitse ariho kakiri.

Ishure ryo mu mwaka w'icenda abanyeshure bariko baritegura gukora ikibazo, hasi hasize isima, imbere ikibazo c'irabura canditse ko ariko abanyeshuri bagiye mu karuruko kuko intebe bicara ko atanume ahari, zikozwe mu biti bitondekecece umurongo.

Ishuri ryibakishije amatafari kuvahasi gushika hejuru, risakaje amabati inkengero ibavuza imanitse hejuru imbere yaho hari ibibabiri vy'amashurwe n'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto, kandi abanyeshuri barakunda ku bikeniko umupira.

Kwishuri ry'isumbuye ryo mu Gihosha rubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ariko ku mpome n'uhejuru hasanzwe hasize ibara ryera imbere kibaho gisize irangi ryirabura hasi hasanzwe hasize isima ariko intebe abanyeshuri bicara ko zisize ibara risa n'ubururu.

Ishure ryubatswe neza cane n'a matafari ahiye kuvahasi gushika hejuru hasize isima, hirya hari imirima y'abanyagihugu ibigazi ibitoki imbere ikibuga abanyeshure bakinira ko ariko nutwatsi kandi gisa neza.

Ishure ry'intango ryo mu rutovu mu bisagara ca Bujumbura bisanzwe vyubatswe neza ariko risize amabara agomba gusana na yera ku madirisha ibara risa n'ubururu iruhande kurubaho hasize ibara risa n'agahama imbere hari akazu ga toya basanzwe babikamwo ibikoresho.

Ku ishure ryiza ry'imakamba ryubakishije neza ku mpome hasize amabara agomba kwera hejuru amatara ariko araka hasi hasanzwe hasize isima intebe mu ishuri zikozwe mu biti abanyeshure bagiye mu karuhuko k'iminota mirongo ine n'itanu bagaruka baje gukora ikibazo.

ishyuri ryiza cyane ryo mu rutana mu ntara ya burunga ryubatswe neza cane kandi risakajwe n'amabati agomba kwirabura uruzitiro rwaryo rusanzwe rwubakishijwe n'utwuma dusize ibara risa n'ubururu rifise n'ikibuga bakininako umupira w'amaguru n'uw'amaboko k,uruhande

Kw'ishuri ry'intango, ry'i Buganda, mu ntara ya Cibitoki, ryubakishije amatafari, kuva hasi, gushika hejuru, risakaje n'amabati; imbere hari ikibuga, kiriko n'imisenyi myinshi, ivyatsi vyumye, n'ibisa n'urwatsi rutoto, aho basanzwe, bugaranira amazi, bakoresha.

Ishuri yiza cane rifise ikibuga kirik'utwatsi n'ahandi ata vyatsi bihari uruhande rurimwo amazi imbere bakimiraho umupira w'amaguru kandi hari n'ibiti vy'inkembe inyubako abanyeshuri bigiramwo zisitse amabara yera har'izisakaje amabati asa n'agahama n'izindi zisakaje amabati yirabura.

Abana biga kuri kaminuza nkuru y'uBurundi mu gisagara ca Bujumbura basanzwe biga mu bisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi bariko barakora umwimenyerezo umwigisha wabo yabahaye kandi bamwe muri bo bafise ibigopo banyweramo amazi, hasi hasanzwe hasize isima ku madirisha inyuma hari ibitambara bipfuka izuba vyirabura.

Kw'ishuri ry'intango ryo ku Musaga ryubatswe neza cane, risize amabara yera ku mpome no hejuru, ariko imbere ku kibaho cirabura hasanzwe handitseko inyandiko n'ingwa zera. Mw' ishuri, intebe zitondekesheje umurongo kandi zikozwe mu biti.

Ishuri ryiza cane ryo mu Rutovu mu ntara ya Bururi ryubatswe ku buhinga bwa none, kandi rirahurumbirwa cane n'abanyeshuri bavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu hirya no hino, hafise ibiti birebire vy'imikaratusi n'ibindi bitanga akayaga kuko barubahiriza cane ibidukikije ,ikibuga ciza c'umupira w'amaguru n'amaboko bakinirako abahungu n'abakobwa.

Ishuri ryiza cane ryo mu ntara ya Gitega aho basanzwe bigira abana bo muw'icenda, hasize isima hasi ku mpome hasize amabara yera imbere kuk'ibaho cirabura handitseko ariko ku madirishaho hariko ibiyo, intebe z'ibiti zitondekesheje umurongo abanyeshuri bakunze kwicaramwo bari mw'ishuri.

Kw'ishuri ryiza ryo mu Giheta mu ntara ya Gitega, ryigako abanyeshuri bo muw'icenda hasi hasanzwe hasize isima, intebe z'ibiti zitondekesheje umurongo, kuko mw'ishuri ata munyeshuri n'umwe ahari, bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'umunani, Ku mpome hasize amabara yera.

Ku ishuri ryisumbuye ry'I Nyanzarake mu ntara ya Rumonge rifise ikibuga kinini cane imbere hariho ibendera ry'Uburundi rifise amabara asa n'agahama, ryera risa n'urwatsi rutoto, inyenyeri zitatu hagati, iryo shuri ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru.

kw'ishure ryo mu kamenge mu mwaka wa kabiri ryubatse neza cane kandi abanyeshuri baho bagiye mu karuhuko, intebe z'ibiti zitondekesheje umurongo ata munyeshuri nomwe ahari, hasi hasize isima ku mpome imbere hari amabara yera ku kibaho dufise ibara ryirabura.

Ku ishuri ry'intamo ryo mu Ruvumera ryubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hasi hasize isima mw'ishuri hari intebe z'ibiti zitondekesheje umurongo ata munyeshuri numwe yicayeko kuko bagiye mu karuhuko k'iminota mirongo ine n'itanu baca bagaruka bakore ikibazo.

Ishuri ryiza cane, ryubakishije amatafari, kuva hasi, gushika hejuru; risanzwe ryugaye umuryango, winjira mu mwaka w'umunani, kuko batashe abanyeshuri; imbere y'aho, hari ikibuga ciza, kiriko n'utwatsi, abanyeshuri bakunda gukinirako, umupira w'amaguru.

Aho abanyeshure basanzwe barara ku ishure ryisumbuye y'inyamugerera mu ntara ya gitega, hari uburaro bwinshi bamwe barara munsi abandi hejuru kuko basanzwe bahanasasa n'amashuka asa yose, n’utwisekamuzo turasa biga mu wa mbere gushika mu w'icumi.

Kw ishuri iyisumbuye ryo mu bumeza mu nkara ya bujumbura ryubatswe neza cane abana b'umwaka wa kabiri bariko barasubiramo ikibazo kandi babatumye n'ababyeyi bamwe baricaye abandi barahagaze kuko inama itarahera.

Ku ishure ryisumbuye ryo murumeza muntara ya gitega ryubatswe neza cane kandi risanzwe ryubakishizwe amatafari risakaje n'amabati hija no hino rikikujwe n'ibiti vyinshi birebire bitanga akayaga bafise n'ikibuga c'umupira w'amaguru bakinira ko.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu Rutegama ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ariko riboneka ko ritaruzura, imbere abanyeshuri bahagaze kandi rikikujwe n'imisozi miremire, imbere yaho hari ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto aho abanyeshuri bakunze kwicara.

Ku ishure ryiza cane rifise ububiko bwiza aho basanzwe bicara abasanzwe babika ibitabo hasize amabara atandukanye amwe muri yo asa n'ubururu kandi ibitabo bifise amabara asa gutandukanye hasi hasize isima abanyeshure baraza bagatora ico bashaka bagasoma.

Ku ishure ryisumbuye ry'inyanzalaki mu ntara ya makamba risanzwe ryiiga ko abanyeshure kuva mu wambere gushika mu w'icenda abo mu mwaka w'umunani bagiye mu karuhuko kuko imbere mw'ishure hari intebe zibiti nta munyeshure numwe uhari hasi hasize isima imbere ikibaho cirabura canditse ko n'ingwa zera.

kw'ishure ryiza cane yubakishije amatafari kuvasushiga hejuru ikikutwe n'intome zisize amabara yera ku mpande kandi ikibaho cyabo gisanzwe cisize ibara ryirabura icanditse ko n'ingwa zera hasi hasanzwe hasize isima abanyeshuri bariko bariba.

Abanyeshuri, biga mu gisata c'ubuhinga, mu mwaka, wa kabiri, kw’ishuri ryisumbuye, ry'i Matana, bari mu karuhuko, k'iminota mirongo ibiri, n'umunani; kuko iryo shuri, risanzwe, rikikujwe n'amadirisha, kandi ku mpome, yasize amabara, yera; hasi, hakaba hari, isima.

Inyanzarake ,mu ntara yarumonge hasanzwe hari ishuri ryiza cane ,abanyeshuri bigira, ko kugirango barabe ko bazotora ikibazo ca leta barabamenyereza neza, kandi bafise abigisha babizi tubakishije amabara agomba kwera ,nayo hasi hasize isima, n'ibiti birimwo imbere yaho bitangakayaga.

Ishuri ryiza cane rigeretse gatatu, ryubakishije amatafari, kuva hasi gushika hejuru, rifise ibiti birikikuje kandi n'utwatsi dusa neza, ikibuga c'umupira w'amaboko cubatse n'isima kandi gisize n'amabara hasi.

Kw'ishure ry'isumbuye ryo mu kinindo ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru isanzwe inasize no tubaratwera imbere amashurwe meza hariho n'ikibuga basanzwe bakinira ko umupira w'amaguru ariko hirya yaho rifise ibiti vy'imyembe.

Kwi'ishuri ryitwa umuco mu Kinindo mugisagara ca Bujumbura abanyeshuri bo mumwaka wa kabiri mu gisata c'ubuhinga bariko bariga kandi wicaye mu ntebe zikozwe mu biti umwigisha wabo imbere ariko arabasigurira imbere hari ikibaho kirabura canditseko.

Umurima mwiza w'umuceri ukikujwe n'ibitoki kandi hirya yaho ari ishuri ryiga ko abanyeshuri kuva muwambere gushika mu gatandatu ariko n'ibendera ry'uburundi bifise amabara asa nukwatsi rutoto ayasa nagahama ayera inyenyeri zitatu ziri hagati na hagati mu'iryo bendera.

Ishure rigeretse kabiri ryo mu kinindo ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ariko risa nirisize irangi n'amabara yera abanyeshure bahiga bambara umwambaro wera hari n'udushurwe dutanga akayaga gasa neza.

Kw'ishuri yiza cane ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru kandi risanzwe risakaje amabati. Ibendera ry'Uburundi rifise amabara atatu: iryera, irisa n'agahama, irisa n'urwatsi rutoto, inyenyeri zitatu hagati, hari n'ibiti birebire vy'imyembe.

Ibiti birebire vy'imikalatusi bifise amababi menshi n'amashami maremare bisa n'urwatsi rutoto birazitiriye n'uruzitiro rwubakishije amatafari hirya no hino hari utwatsi twinshi rusa neza tubereye ijisho harimwo n'amashure.

Mu w’icenda, abana bahiga, bari mu karuhuko, k'iminota mirongo ine, n'itanu; kuko iryo shure, risanzwe ryubatse, n'amatafari ahiye, kuva hasi, gushika hejuru; ariko ku mpome, hasize amabara yera; amadirisha aruguruye, hasi hasize isima, iryo shuri, ni iryo mu Rumeza, mu ntara ya Giteka.

Abanyeshure biga kw'ishure ryitiriwe umuco mu gisagara ca bujumbura benshi muribo bambaye impuzu zirabura bicaye ku ntebe zibiti imbere yabo umwikishaitwa karori ariko arabasobanurira uko bakora ibiharuro bibakoresheje ubuhinga bwa kija mbere mu gukuramwo no guteranya.

Ishure ritoya ryo mu kampenge ryubatswe n'amatafari kuvasi gushika hejuru, ikikujwe n'amatafari menshi, agitze uruzitero yubatse ibiti birebire harimo imyembe reka hirya no hino hari mirimo y'abanyagihugu, kuko ni hafi cane.

Kw'ishure ry'abafaransa mu gisigara ca Bujumbura yitiriwe nelson mandela abana bazananye n'abavyeyi babo baje kubatanguza umwaka w'ishure, benshi muri bo harimwo abazungu kandi risanzwe ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Ishure ryiza cane rigiretse kabiri rubakishije amatafarikobazi gushika hejuru imbere gifise amashurwe menshi kandi meza n'igiti kinini cumwembe gitanga akayaga abanyeshuri bahiga baratashe benshi muri bo bambaye umwambaro wera.

Kwi'ishuri ishuri ryisumbuye ryi Nyanzarake mu ntara ya Burunga ryubatswe ku buhinga bwanone kandi risanzwe rifise n'uburaro bw'abanyeshuri kuva mu indugushika mu icumi na gatatu hamwe muri ho ibitanda biragerekeranye kandi bifise amashuka fisib ararisa nagahama hejuru amatara sanzwe ariko araka.

Ishuri ryiza ry'intango y'i Nyamugerera mu ntara ya Bubanza rubatswe neza kandi ryubakishije amatafari, risanzwe risize amabara yera kandi hasi hari isima imbere utubuye duto duto dusa neza kandi abanyeshuri bakunda gukinisha.

Imodoka zibiri zisize amabara atandukanye ibara ryera n'irisa n'ubururu kandi zitwara abanyeshuri zibazana hasi hasize isima, utwasi dusa n'urwatsi rutoto ibiti birebire birikikuje hamwe n'uruzitiro rw'ishuri.

Ishure ryubakisheje amatafari kuva hasi gushika hejuru hasi hasize isima intebe bicara ko abanyereshure zikozwe mu biti kandise tondekesheje umurongo imbere ikibaho cirabura arin'amabara asize ku npome yera.

Ishuri, ry'i Nyagasasa, ryubatse n'amatafari kuva hasi, gushika hejuru, ariko, risanzwe risakaje amabati; inyuma, hari ikintu kirekire, babikamwo amazi, imvura iyo, yaguye; kandi hari n'imirima, y'imyumbati, isa neza; harimwo n’utwatsi dusa n’urwatsi rutoto, hagati.

Ishuri ryiza cane yitiriwe ukwikukira mu gisigara ca Bujumbura ryubakishije amatafari ariko hirya yaho gato hasanzwe hari ibiti birebire harimo n'ivy'amavoka n'ivy'imyembe abanyeshuri barakunda gukina umupira w'amaguru kurico kibuga caho.

Ishuri ririko rirubakwa co mu gisaka ca Bujumbura cubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ariko imbere hasanzwe hari ikibuga c'umupira w'amaboko hirya hakikujwe n'ibiti birebire harimwo ivyindimu, n'ivyimandarine n'ivyimicungu, ikibuga gisanzwe cubakishije isima hasi.

Kw’ishuri ryisumbuye, ry’i Nyamugerera, mu ntara ya Gitega, ryubatswe ku muhinga, bugezweho, risakaje amabati, ryubakishije n'amatafari, kuva hasi gushika hejuru; abanyeshuri, baryigaho, basanzwe bafise, uburaro; bameshe impuzu, harimwo n'amashuka, bifuka.

Kw'ishuri ry'intango ry'i Nyagasasa muri komine Bururi, ahasanzwe higire abanyeshurir bo mu mwaka wa kane, bagiye mu karuhuko basize ibitabo vyabo mw'ishuri, kuko imbere hari ikibaho cirabura kandi canditseko ibikorwa bariko barakora. Hasi hasanzwe hasize isima, intebe zikozwe mu biti, abanyeshuri basanzwe bicarako.

Ni ishure ryisumbuye ryo mu Ruvumera mu ntara ya Bururi ryubatswe ku buhinga bwa none kandi risanzwe rifise ibiti birebire vy'imikaratusi n'ivy'imyembe, risanzwe ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, hejuru risakaje n'amabati.

Ikibuga kiriko utwasi dusa neza dusa nurwatsi rutoto, ku umusenyi ibiti birebire harimwo n'ivy'amavoka, hirya gato amashuri yubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, imbere yaho abana batatu b'abanyeshuri bambaye impuzu zera, umwe yambaye agapira kirabura.

Kw'ishuri ryubakishijwej amatafari kuva hasi gushika hejuru ry'i Nyagasasa muri komine Mugamba kandi ryigako abanyeshuri bavuye mu mihingo itandukanye, rifise ibiti vy'imyembe, vy'imikaratusi n'ibigazi, imbere ni amabuye maninimanini abanyeshuri bakunda kwicarako.

Ishuri y'isumbuye ryo kumusaga mugisagara ca Bujumbura, ryiga ko abanyeyishuri kuva mu wambere gushika ma w'icenda ,rifise uruzitero rurikikuje hirya yaho, hari amazu y'abanyagihugu ,ibiti birebire harimwo n'imyembe kandi imbere hari ikibuga kiriko utwatsi dutoduto n'amashurwe imbere y'ishuri.

Ishuri, ryubatse neza, ryubakishije amatafari, kuva hasi, gushika hejuru, rigeretse kabiri, rikikujwe n'imirima y'imyembe, ivyatsi, imikaratusi, eka hasa neza cane, harimwo utwatsi, dusa n'urwatsi rutoto, n'aho turiko turuma.

Ishure ritoya ryo kumusaga ryubakishije amatafari ku kuva hasi gushika hijuru, iga ko abana kuvamo wa mbere gushika mu w'icenda, kandi hejuru risakaci amabati imbere yaho irafise ikibuga ciimuno tubuye kandi hari n'insinga z'amatara.

Ishure biga mu mwaka w'icenda mu Rutana basanzwe biga ivyo gucapa no gushushanya kandi imbere hari ikibaho cirabura canditseko n'inzandiko z'ingwa yera banditse ivugizo mu ntara ya Rutana kuko barakunda kuvuga ivyo bintu ku mpome hasize ibara risa n'ubururu.

Inzu nziza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere ikikujwe n'ibiyaga kandi yakira ingenzi nyinshi cane ku ruhande hari ibiyo hasi hasize isima abakira rugendo barakunda kuyihurumbira.

Abanyeshure biga mwishure ry'isumbuye ryitiriwe kwikukira mu gisagara ca Bujumbura isaha imwe n'iminota mirongo ine n'itanu zo mu gatondo babariko bararirimba ururirimbo ruheyagiza igihugu c'uBurundi bambaye umwambaro wera n'amapantaro kuko imbere yaho hari abigisha babo n'ibiti vy'amashugwe.

Ishuri ryiza cane ryi Nyamugerera mu ntara ya Gitega ryubatse mu buhinga bwa none rifise amabati asa n'agahama amabara y'umuhondo na yasa n'agahama ku mpome kandi no hasi hasanzwe hari ibara ryirabura hasi hasize isima nukuvuga imbere yaho bafise ibiti vyiza vy'amashurwe harimwo imyembe utwatsi dusa n'urwatsi rutoto n'impene iriko irarisha.

ikibuga ciza cane kigizwe n'utwatsi dutoduto dusa neza urwatsi rutoto, hakikujwe n'ibiti birebire harimwo imyembe, imikaratusi, imigano, inzu z'abanyagihugu reka n'amashurwe menshi kandi meza, abanyeshuri barakunda kuhaca kuko hararyoshe gutembera.

Kw'ishure ry'isumbuye ry'ingozi ryigako abanyeshure kuva muwindwi gushika muw'icenda kandi risanzwe rifise amabara atandukanye arikokuje ayasa n'ubururu ayasa n'umuhondo ayas n'agahama, eka n'vyamwa n'ibiti biriteye iruhande yaho ritanga akayaga.

Ishuri ryiza cane ryubatswe mu buhinga bwa kijambere kandi rigezweho ryigako abana bo muwindwi gushika mu w'icenda aho ni mu Nyanzarake mu ntara ya Rumonge risanzwe ryubatse hejuru hasize amabara yera no ku mpande, imbere mw'ishuri intebe zirabura zitondekesheje umurongo zikozwe mu biti.

Ububiko bwiza, bw'ibitabo, bitandukanye, kw’ishuri ryisumbeye, ry'i Nyamugerera, mu ntara ya Bubanza; hari n'aho, basanzwe bashira, akamatera, kazinze, iruhande y'ibitabo; ryubakishije amatafari, ahiye, kuva hasi, gushika hejuru; ku ruhande, hasize ibara ryera, kuko ni ryiza cane.

Kw'ishuri ry'i Ngozi, ryubatse ku buhinga, bwa none, ariko risanzwe rifise, ikibuga kibi; aho bamanika, ibendera ry'Uburundi, hasanzwe hari, agati kirabura, kazitiriye n'akantu gatoya, ariko hari n'utwatsi duto duto, twinshi twiza, dukikuje.

Kw’ishuri, ry'i Nyanzarake, mu ntara ya Bururi, risanzwe ryubatse, n'amatafari, kuva hasi, gushika hejuru, ariko ku mpande, imirongo isize amabara yera, iduga n'iyimanuka; hirya y'aho, hari akatsi, gasa n'urwatsi rutoto, keza cane.

Ishure ryubatse neza cane ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru rigeretse kabiri ariko risanzwe rifise amabara yera ku miryango no ku madirisha asize ibara risa n'ubururu imbere hari utwuma ariko n'ivyatsi atabihari, amashugo yasa n'ubwatsi rutoto ahari.

Kw'ishure ryo mu Rumonge ryigako abana bo muw'icenda hejuru hasanzwe hari amabati asa n'agahama ku mpome ibara risa n'umuhondo, hasi hasize isima itukura abanyeshure bicaye ku ntebe z'ibiti bambaye amashati yera bose bariko barakora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kuja mu mwaka w'icumi na rimwe.

Abanyishuri basanzwe biga ivyo kwimenyereza, ariko barakina ku kibuga c'inyitagaduro, beshi ba muri bo bambaye imyambaro yirabura, bakoze umuzingi ,kandi hirya no hino hara mazu menshi, ibiti birebire ,imirima y'amavoka ,y'ibitoki, n'ibiti Vy'imikaratusi.

I Nyagasasa, mu mwaka w'icenda, abanyeshuri, basanzwe bahiga, bagiye mu karuhuko, k'iminota mirongo ine n'itanu; intebe z'ibiti, nizo zisanzwe ziri, imbere mw'ishuri; nta munyeshuri n'umwe ahicaye, hasanzwe hasize isima hasi, ku madirisha, hariko ibiyo, kandi ku mpome, hasize ibara risa, n'umuhondo.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu Kivogero mu ntara ya Kirundo , ryubakishije amatafari, ariko ku mpome hasanzwe hasize amabara yera. Ikibaho cirabura imbere gisanzwe kitanditseko. Imari isa n'ubururu hasi hasize isima, intebe z'ibiti zitondekesheje mw'ishuri.

Abanyeshuri biga kuri kaminuza nkuru y'Ingozi gisata cubuhinga ,,bariko barakwikirana icubuhinga no kuvura basanzwe bandika neza ku bitabo biri ku meza inyandiko zirebura bambaye Utupira dutandukanye harimwo dusa n'umuhondo ,ishure rikikujwe n'ibiti biremere bitangakayaga.

Kw'ishure ryo kumusaga mu gisagara ca bujumbura ku mpome hasizeko amabara yera imbere ikibaho cirabura abanyeshure basanzwe bandikako co kimwe n'umigisha, hasi hasize isima intebe ziri mw'ishure zitondekesheje umurongo zifise ibara risa n'ubururu abanyeshure bose bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu nta numwe ari mw'ishure.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu gitaza ryubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru risanzwe rifise uburaro bw'abanyeshuri kupfa meni gushika muw' icenda risize amabara yera n'ayiyo amuhondo ku mpome imiryango isanzwe isa n'agahama hasi na ho hasizey isima.

Kw' ishuri ry'isumbuye ryo mu bukina muntara ya Bujumbura, cubatswe neza cane, rigeretse kabiri, yubakishije amatafari ahiye kuvasi gushika hejuru ,imbere hari amabendera atandukanye 'y'ibihugu Vyinshi kuko basanzwe bafise n'ikibuga mpuzamakungu c'umupira w'amaboko, gisize n'amabara menshi hasi, abakinyi bariko barakina.

Ku kibuga ciza cane c'umupira w'amaguru nuw'amaboko muruvumera hasanzwe hari n'ibiti vyinshi bihakikuje bisa neza, kandi hasi hasize amabara asa n'ubururu, ayasa n'ugwatsi rutoto ,ayera, ivyatsi n'ibiti bihakikuje bitanga akayaga.

Ishure ry'intango y'inyamugerera mu ntara ya bubanza ryigamwo abanyeshure b'umwaka wa kabiri bariko bariga imbere ku kibaho handitse ko amajambo atandukanye kuko bariko bariga imperekeranya bandikishijeko ingwa zera ndetse igomba gusa n'umuhondo ku kibaho cirabura.

Kw'ishuri ry'intango mu gisagara carumonge aho abanyenshuri biga amwaka wa kabiri basanzwe bigira intebe z'ibiti bicarako amakaye atondetse ku ntebe imbere urubaho rwirabura ibihome vyera ihasi hasanzwe hasizisima.

Inzu, isanzwe yakira ingenzi, yo mu Rutana, mu ntara ya Burunga, yubatse neza cane; isize amabara yera, igeretse kane, kandi hirya no hino, hari utwatsi, udushurwe, ibiti birebire, bitanga umuyaga.

Kw'ishuri ry'intango, ryo mu Kabezi, mu gisagara ca Bujumbura, ryubatswe neza cane, risanzwe risize, amabara yera, ku mpome; ku biyo hariko amadirisha, kandi hasi hasanzwe hasize isima; intebe mw'ishuri, zikozwe n'ibiti, kandi imbere hari, ikibaho cirabura.

Ishuri risanzwe yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru isize amabara yera akikana y'amanuka amadirisha ariko ibiyo ibiti birebeye bikikuje insinga zitwara amatara abantu bariko bararengana baroye ku vomo.

Kw'ishuri ry'isumbuye ryo murutana mu ntara ya burunga, ryubakishije amatafari ahiye ,kuvasi gushika hejuru kumiryango no ku madirisha hasize amabara yera, ariko ku mpome hariho ibara risa n'ubururu, imbere hari intebe ikozwe mu biti no kucuma hasi hasize isima.

Ishuri, ryiza cane, ryubatswe mu buhinga, bwa none, ryubakishije amatafari kova hasi, gushika hejuru, kandi hirya no hino, risakajwe n'amabati; rizingurijwe n'ibigazi vyinshi, utwatsi dusa n’urwatsi rutoto, ibiti vy'imikaratusi, n'ivy'imyembe.

Ahasanzwe hari, uburiro, abantu badandaza mw’isoko nkuru, yo mu Ruvumera, baraza bagafungura; kandi barateka, ivyo kurya; hari imeza zera, abicaye, bambaye impuzu, zisa n'agahama, izirabura, izera; ku madirisha, iruhande, hari aho basanzwe, banasoma n'ibitabo.

abanyeshuri biga kwishuri umuco mu kinindo , bariko barasubiramwo ivyigwa , benshi muribo bafise za mudasobwa imbere yabo , ziri ku meza kandi zirakije . Kagabo , Kabura na Gakobwa,b bicaye ku ntebe z'ibiti , hirya yabo hari ibitambara biri ku madirisha , kandi bariko barabitora neza.

Aho basanzwe bagirira amanama n'ubushakashatsi kuri kaminuza nkuru yu Burundi hari n'abigisha bavuye mu makungu babazungu n'abirabure bariko barakwirikirana inama bariko bagishwa hamwe n'umuyobozi mukuru wiyo kaminuza yambaye ipantaro yirabura n'agapira bamwe muribo bambaye n'udupira dusa n'umuhondo n'abandi bambaye amashati yera bariko barakwirikirana bose.

kw'ishure umuco ryo mu gisaga ca gushumbura mu kinindo, ryiga ko abana baje kwiga kaminuza risa neza cyane isitze amabara yera kandi imbere rafise aho bahagarika imiduka, umwe urirabura n'amashugwe meza aha kikuje.

Abanyeshuri biga kuri kaminuza y'Uburundi mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi bari mw,ishuri bariko barakurikira umwigisha wabo asanzwe abigisha ivyakahise kugira ngo bitegurire kazoza keza atandyane bafise hagati yabo, hasi hariko isima mw'ishuri, ariko hejurero amatara ariko raka.

Aho basanzwe bagirira inama abigisha bigisha kuri kaminuza nkuru yu Burundi mu kigo co kumutanga bariko barasigura uko agateka kazina muntu gakwiye kubahirizwa mu burundi co kimwe no ku isi yose umwe ariko aragirisha inama yambaye akajipo gasa n'agahama, n'agapira kagomba kwera ariko abandi bo bicaye imbere bariko baramukurikirana.

Kw'ishuri ryiza cane, ryitiriwe ukwikukira, mu gisagara ca Bujumbura, rigeretse gatatu, ryubatswe ku buhinga, bwa none; ku madirisha, no ku miryango, hasize amabara, asa n'ubururu; ryubakishije amatafari, kuva hasi, gushika hejuru; imbere, hahagaze imodoka, hari n'ibiti birebire, vy'ibigazi, amashurwe, n'utwatsi, dusa neza cane.

Kuri kaminuza nkuru yo mu Kinindo yitwa ku Umuco kandi isanzwe isa neza cane abanyeshuri mu mwaka wa kabiri mu gisata cubuhinga bariko barakoresha za mudasobwa kuko mwigisha wabo yabahaye igikorwa bakoreraho hejuru amatara ariko araka mu ntebe hari intebe z'ibiti.

Abanyeshuri, basanzwe biga, ivy'ubuhinga, mu Rutana, mu ntana ya Burunga, bambaye ibisarubete, bigomba kwirabura, bariko barakora, icuma capfuye; ariko bariko baragisubizayo, kuko bahejeje kugikora, basanze aho kigwaye, bahatoreye umuti, benshi muri bo, ni abahinga.

Abanyeshuri bari mu nama kw'ishuri ry'isumbuye ryo mu Rumeza mu ntara ya Rumonge bambaye imyambaro itandukanye beshi muribo baricaye kandi bariko barakurikira mugenzi wabo ariko arabasigurira, ku mpome hariko ibitambara bafise amabara yera ibisa n'agahama nibisa n'umuhondo.

Aho basanzwe bakoranira abanyeshuri bo mumwaka w'icenda, hari umuryango usa nagahama ariko ku mpome ho hasitse amabara yera hasi hari isima. Abanyeshuri bariko bariga kuko umwigisha wabo yinjiye isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'itanu zo mu gatondo.

I Mabanda mu ntara ya Makamba, ahasanzwe hari ishuri rikuru rya kaminuza y'Uburundi, abanyeshuri bigiramwo bariko barategura ikibazo, bamwe muri bo bari mw'ishuri, hasi hasize isima, imbere abanyeshuri babiri bariko barasigurira abandi, kandi bamwe bicaye, bicaye ku ntebe zibiti zikozwe no mu vyuma.

Abanyeshure batatu basanzwe bibaye ivyo kubatsa n'ugukora intebe bambaye ibisarubete bisa no bururugu basigushikahejuru imbere bambaye amashati yera kandi bariko barakora banateraterana ibyuma bamwe muri bo bambaye n'ibirato by'intoki piera inyuma yabo hari ibyuma basanzwe bakoresha ibo bariko barakora intebe.

Ikibanza ciza cane, gisa neza cakira ingenzi nyinshi ,kuko gifise iratiro ryiza n'ibiti, n'utwatsi ,n'udushugwe bitanga akayaga gasa neza ,ibarabara rifise ikorosi ryiza cane, kuko harimwo n'imodoka zirabura, n'izindi ,n'amabendera y'ibihugu bitandukanye ,harimwo n'iryigihugu c'urwanda.

Umwigisha yitwa Kabura asanzwe yigisha kw'ishuri ry'intango ryi Nyanza-Lac mu ntara ya Rumonge, imbere yiwe ku meza hari urupapuro, akuma bakoresha mu guterateranya impapuro igipo banyweramwo amazi inyuma yiwe hari amadirisha akingirijwe n'ibitambara bigomba kwera kandi ayambaye ishati n'ipantaro y'irabura.

Aho umuyobozi w'ishuri ryisumbuye wo ku musaga asanzwe akorera hejuru hamanitse isanamu y'umukuru wigihugu c' uburundi, yambaye impuzu zirabura, kumeza akoreramwo hari ibitabo bitandukanye n'impapuro nyinshi zanditse ko, n'aho asanzwe ata ibindi atashimye gukoresha.

Abanyeshuri basanzwe biga ivyo gucapa mu gisagara ca Bumbura no gukora intebe bariko barakora intebe bambaye ibisarubete bisa n'ubururu kuva hasi gushika hejuru. Kabura wewe yambaye n'agapfira gasa n'umuhondo munsi ariko arakata imbaho kugirango aringanize. Bari iruhande y'ishuri ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Nyamugerera mu ntara ya Gitega ryubatswe neza cane ariko risanzwe rifise aho babika ibikoresho abigisha baho n'abanyeshuri kugira ngo basome ibitagenda neza n'ibigenda neza. Hasanzwe hugaye mu gihe abanyeshuri baza gushiramwo utwifuzo twabo.

Abanyeshuri basanzwe biga ivyoguterateranya ivyuma kw'ishuri ry'isumuye ry'Imatana, bambaye imyitwikiro isa n'umuhondo mu mutwe n'ibisarubete bisa n'ubururu kuva hasi gushika hejuru ariko basanzwe bariko baraterateranya imashini yapfuye, naho babikoze uko babitoye neza.

Ishuri, ryigako abaganga, kuri kaminuza nkuru y'Uburundi, mu kamenge, bariko barategura ikibazo, abo mu mwaka wa kane; bambaye impuzu zera, n'abandi ku ruhande; inyuma y'aho, hari ibicapo bitandukanye, kuko hasi ho, hasanzwe hasize isima, hejuru hasakaje amabati.

Kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Rumeza, mu ntara ya Bururi, ryubatswe neza cane; ryigamwo abanyeshuri benshi, mu mwaka w'icenda, bariko bariga; imbere hari ikibaho, cirabura, ku madirisha, hari ibitambara, bikinga izuba; benshi muri bo, bariko barafasha, bagenzi babo, gutahura.

Abanyeshuri bo kuri kaminuza nkuru, yo ku muco, mu gisagara ca Bujumbura, basanzwe biga ivyo kubaka, bariko barakurikirana inyubako za leta, bamwe muri bo bambaye imyitwikiro yera, n'impuzu zifise amabara atandukanye, kandi inyubako bariko barubaka igeze hejuru cane. Ni nk'uko ivyo biga bariko barabitora, neza cane.

Aho abanyeshuri basanzwe bategurira ikibazo biga kw'ishuri ryisumbuye ry'i Nyagasasa mu ntara ya Bururi, risize amabara yera n'ayagomba kwirabura, hasi hasize isima, intebe n'imeza zikozwe mu biti kandi abanyeshuri barakunda kuhatorera cane ikibazo.

Kuri kaminuza nkuru yo mu Kinindo yitwa umuco yubatse mu buhinga bugezweho kandi bwiza igeretse kabiri, isanzwe isize amabara yera, imbere aho bahagarika imiduga hari utubuye kandi hari n'ibiti vy'amashurwe meza maremare.

Ku ishuri ry'inyagasasa mu ntara yaborori ribakishije amatavari kuvasi gushika hejuru imbere ku ruhome abo basanzwe bamanika intonde z'abanyeshuri n'ibikorwa bacijwe gukora haramanitse ibipapuro byish bitandukanye uko ibikorwa bikunda gukurikirana ku munsi y'imirimo

Abanyeshuri basanzwe bigaye ivy'ikiganga ku ishuri ryisumbuye rya kaminutsa yu Burundi mu Kamenge bariko baragerageza ivyo kuvura abantu no kubavyaza kuko bambaye impunzu zera kiretse umu yambaye impunsu zigomba gusa nagahama n'ugufukamunwa bambaye.

Inzu yo kwa Karori isanzwe isize amabara yera, ku madirisha yayo hasize ibara risa n'ubururu, hariko n'ibiyo, hasi hari isima ifise ibara risa n'agahama, abana biwe bagiye kw'ishure kuko bataha inyuma y'isaha umunani z'umugoroba.

Ishuri yiza cane ryubatswe mu buhinga bugezweho ,ryitwa umuco co mugisagara ca Bujumbura, ryibakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ,ariko risanzwe risize n'amabara atandukanye ,ku mome hasi hasize isima, imbere hari amabara asa n'ayandi, kuko hari n'ibiti vyiza biteye igomwe.

Ikibuga ciza, nu twasi dusa nugwatsi rutoto twiza cane ,n'amashurgwe, hari n'ibiti birebere vy'ibigazi n'ivy'imikaratusi, imbere y'ishuri yisumbuye ryo murumeza mu ntara ya rutana, kandi yubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ,imbere y'ishuri hasitse isima

Kw'ishuri ryisumbe y'inyanza rake mu ntara y'amakamba risanzwe ryubatswe neza cane ikibanza ciza bagiriramwo amanama hari ibitambara bidasa ivyera bisa n'umuhondo wibigomba kwirabura n'abantu benshi baje mu nama y'abavyeyi babo, kuko, ariko bisanzwe bitunganijwe.

Aho umunyeshure asanzwe yigira imatana mu ntara y'aburunga hubatswe neza cane hari nibiyo ku madirisha ariko bafuka ibitambara kugira ngo izuba ntiryinjire ari ryinshi mw'ishure abanyeshure bicara ku ntebe z'ibiti zitondekesheje ku murongo.

Amashurwe meza, ibiti birebire, kandi bisa n’urwatsi rutoto; hirya, inzu yubakishije amatafari, kuva hasi, ariko hasanzwe hariho, n'ivyuma birifashe; isakaje amabati, ni aho basanzwe batekera, imfungurwa, abanyeshuri bafungura, biga kw’ishuri y'i Mugerera, mu ntara ya Bubanza.

Abaje mu nama, yo guserukira abana, yitabwe, n'abavyeyi b'abana, biga mu mwaka w'icenda; bariko barakwirikirana, inama, kuko yatanguye; benshi muri bo, bicaye ku ntebe, z'ibiti; imbere ku mpome, hasize, amabara yera; hejuru, amatara arazimije, ibiyo, biriko amadirisha.

Amashuri, meza cane, asize amabara, asa n’agahama, ku mabati; ku mpome, hasize amabara yera; imbere, hariyo utwatsi dotoya, turiko turanaga, dusa n'urwatsi rutoto, n'amashurwe meza; kuko iryo shuri, rimaze imyaka ibiri, n'amezi munani; rikikujwe n'ibiti, birebere, vy'imikaratusi.

Ibiti vyinshi, nk’aho umenga ni mw’ishamba; bikikuje umuhana, wo kwa Karori, wubatswe n'amatafari kuva hasi, gushika hejuru; ariko, hari n'amashurwe menshi; ikirere, bigaragara ko, imvura igomba kugwa, ariko itaratangura.

Ishuri ryisumbuye, ryigisha ivy'ubuhinga, mu mwaka, w'icumi na gatatu, aho basanzwe, bafise ikibaho, cirabura, n'akantu kera, kari mbere, basanzwe bandikirako; kandi abanyeshuri, bari mu karuhuko, kuko, nta n’umwe ari mw’ishuri, intebe zose, ziragaragara.

Kuri kaminuza nkuru y'uburundi mu gisagra ca bujumbura mu kigo co kumutanga aho basanzwe bigira ivyo ubuhinga abanyensha b'mwaka wa kabiri bari mu gisata kijejwe itumatumanako amakuru bariko bariga, ariko bagiye mu karuhuko k'iminuta cumi n'itanu basite zamaudasobwa zabo ziri ku meza itsinguruye.

Abanyeshure, basanzwe biga i Ngozi, mu gisata c'ubuhinga, n'ubushakashatsi, bafise za mudasobwa, imbere yabo; ariko bagiye mu karuhuko, k'iminota cumi n'itanu; basize bazizimije, mw'ishure; baza kugaruka, bahita bakora, ikibazo giteguwe.

abanyeshure bo kw'ishure ryitwa umuco mu gisagara ca bujumbura ryubatswe neza cyane ku buhinga bwa none isanzwe ririko rirategura abanyeshuri bazoja gukora ikibazo cya leta bari mu ishuri bariko barakurikirana kandi bicaye ku ntebe z'ibiti.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryitiriwe kwikukira mu gisigara ca Bucumbura uyu munsi bafise umunsi mukuru wo kwakira impama y'ubushobozi bwabo kuko barazikoreye baranezerewe bambaye imyambaro yirabura batere n'imyitwikiro yabo hejuru kugira ngo berekane akanyamuneza bafise.

Ishuri ryubakishije amatafari manini manini agomba gusa n'agahama kandi ku mpome hariho ahantu hamanikwa inzandiko z'abanyeshuri iyo bamenye canke iyo batamenye canke uwakoze ikosa bakamwirukana barahashira urutonde rwinshi rutandukanye.

Akuma, gasanzwe kabika impwemu, gasa n'agahama, ariko ku mpome, hakaba hasize, ibara ryera; hasi hasize, ibara ritukura, umugozi urifashe, ugomba kwirabura; barakunda, kugakoresha cane, ku bitaro vyisumbuye, vyo mu Kamenge, mu gisagara, ca Bujumbura.

Intebe nziza cane zitondekesheje umurongo hariko naza mudasobwa ikibanza abanyeshuri basanzwe bagiriramwo inama kuko hasa neza cane ku mpome hasize ibara risa n'urwatsi rutoto ni ryera abagira inama ntibaraza kuko isaha itaragera.

kwishuri ry'isumbuye ryo mucibitoki, mu ntara ya Bujumbura, risanzwe ryubatswe neza mu buhinga bwa kijambere , hejuru hasanzwe hasize amabara yera no ku bihome , abanyeshuri bariko bariga , kandi bicaye ku ntebe z'ibiti . Hasi hasanzwe hasize isima, amatara arazimije

Kw'ishuri ryitwa umuco ryo mu Kinindo ryigako abanyeshuri bavuye mu mihingo itandukanye y'isi baje gukora ikibazo, kandi ryubatswe mu buhinga bwa kijambere rigerekeranye incuro zibiri risize amabara yera ku mpome.

Ishure ryiza cyane ryubatswe mu buryo bwa kija mbere risanzwe risitse n'amabara yera ariko yubakishije amatafari imbere ibendera ry'uburundi rifise amabara atandukanye harimo ayasa n'urwatsi irutoto irisa nagahama igera n'inyeritzi itatu hagati imbere yaho hari n'amahema ahari.

Kw'ishuri ry'akarorero ryiza cane ryo mu Ngagara, rifise amabara ari ku ruzitiro atandukanye, ayera, ayasa n'ubururu, ayasa n'agahama n'ayasa n'urwatsi rutoto, ibiti birebere bihakikuje harimwo n'ibitoki, imbere y'iryo shuri.

Abanyeshuri basanzwe biga Ibijanye n'ubuhinga ,mu gisata co mu kampenge, aho basanzwe bafise uburaro hasi hasize isima, hejuru no ku mpome hasanzwe hari amabara yera ,bariko bararuhubaka mu gihe hejuru amatara ya kije.

Abanyeshuri, basanzwe biga, mu gisata c’ubuhinga, kw’ishuri ryiswe umuco, mu gisagara ca Bujumbura, mu Kinindo; bariko barakwirikirana, imbere, abanyeshuri babiri, bariko barasigurira, bagenzi babo, uko ibiharuro, bisanzwe bikogwa; abandi ku ruhande, bariko bararaba; benshi, bariko barabakwirikira, kuko hasi ho, hasanzwe hari, n'isima.

Abanyeshuri biga kuw'ishuri ryisumbuye ryitwa Umuco mu Kinindo mu gisagara ca bucumbura biga muu mwaka wa kabiri mu gisata cu burimyi n'ubushakashatsi bariko barakorera hamwe imyemenyerezo umwigisha wabo yabahaye yicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza kandi beshi muri bo bafise amazi yo kunwa mu bikopo.

Kw'ishuri ryisumbuye, ryo ku Musaga, mu gisagara ca Bujumbura, aho basanzwe bakorera amanama, hari intebe z'ibiti, zitondekesheje umurongo, za nyabwonko, ziri ku meza, umwe wese akoresha, mu gihe inama yatanguye; ntiratangura kuko bose bari hanze.

Ibigopo bibiri basanzwe banywesha amazi iyo bayaguze ,biri kumeza y'ibiti ,bifise ibara risa n'ubururu, kuko amazi bayanyoye barayaheze ,ariko babatumye kubagurira amavuta n'aho ataraboneka mw'ivyo bigopo.

Kw'Ishuri rikuru ry'Ingozi ahasanzwe hakorera umurongozi waho hasize ibara risa n'agahama n'inyandiko yerekana ko abigisha bafise aho bakorera, kandi barakunda kuhicara bariko barakora inama zo gutegura ibibazo.

Abahungu, basanzwe biga, ivyo gukora isuku, muri komine Mugamba, mu ntara ya Bururi; bambaye impuzu zirabura, bariko baraturira, umucafu mwishi, mu muriro utongora; hasi, hasanzwe hasize isima, inyuma, bafise n'ivyo, bariko baratemagura, bakoresheje imipanga.

Abanyeshuri bo kuri kaminuza nkuru yi Ngozi nimifata tururinda bahuriye mu bubiko bukuru bw'ibitabo bariko barasoma kugira ngo bashoboye gukora ikibazo u mugisha bahaye bafise ivyumviro bikomeye cane kandi bariko barabitahura.

Aho basanzwe bategurira ivyigwa kuri kaminuza nkuru y'uburundi, mu gisagara ca bujumbura hasize amabara yera, inzandiko zisize ibara risa n'ubururu, ku miryango n'ahandi ku madirisha hariho n'akabara kirabura, hasi hasanzwe hasize isima.

ishuri ry'ingozi , rigeretse kabiri , risize amabara yera , utwuma dukingira abakoroka, dusanzwe dusize ibara risa n'ubururu , kandi ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru , abanyeshuri baryigako barakunda kumenya cane.

Kw'ishuri ryisumbe, ry'i Nyanzarake, mu ntara ya Rumonge, ryubatswe neza cane, mu buhinga, bugezweho; risanzwe rifise, n'intebe z'ibiti, zitondekesheje umurongo; hasi hari isima, abanyeshuri bahigiraho, bo mu mwaka w'umunani, bagiye mu karubuko, k'iminota, mirongo ine n'itanu.

Aho basanzwe bigira abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri, kuri kaminuza nkuru y'uburundi, basanzwe biga ivy'ubuhinga n'ubushakashatsi ,bariko barakwirikirana imbere y'umigisha w'a bo karori bambaye impuzu zisa kuko benshi muri bo, za mudasobwa zabo ziri imbere yabo.

Abanyeshuri biga ivyo kwimenyereza i ngozi mu gisata c'ubuhinga bariko bariga kandi benshi muri bo bafise ibikopo birimwo amazi kuko hasanzwe har'izuba ryinshi ku mpome hasize ibara risa n'ubururu kuko barakunda kuhacapa.

I ngozi ku ishuri ryaho ry'akarorero ryaho abanyeshuri kuva muw'indwi gushika muw'icenda bagiye mu karuhuko ariko basanzwe bafise intebe nziza bicarako n'aho imbere harikibaho cirabura canditseko hejuru amatara yaho yo arazimije.

Kw' ishuri ryisumbuye ryo mu gitaza ,mu gisigara ca Bujumbura, ryubatswe na matafari ariko risanze risize amabara yera, ku madirisa no ku miryango, hari Ibiyo ,imbere harudushurwe n'utwatsi dusa n'utwatsi rutoto, tubereye dukase neza ,harimwo n'utuyira turengana.

Ishure ryiza cane ryubatswe mu buhinga bwa none rifise n'uruhande runini cane basanzwe bateguriramwo amanama, imbere haba hari ama meza maremare ashasheko ibitambara vyera intebe zibiti zicaye ko abantu hasi hari amabara yera hejuru no ku mpome reka barakunda kubategurira.

ishuri ryiza ry'intango ry'umatana mu ntara y'abururi risanzwe rifise umurima uteye igomwe w'ibigori n'imyumbati n'ibiti byinshi bitanga akayaga uruzitiro rwayo kubakicije amatafari kandi abanyeshuri barakunda ku soroma ibyo bafungura.

Ikibuga ciza cane c'umupira w'amaboko cubatse mu kamenge hasi hasize isima hirya no hino abanyeshuri barakinira umupira w'amaguru ikikujwe n'uruhome yubakishije amabara yera kandi utwatsi dusa n'ugwatsi rototo twinshi dusa neza hirya har'ikibuga.

Abanyeshuri biga mu mwaka w'icenda mu gisata c'ubuhinga bariko baraterateranya insinga kuko basanzwe bakora ivyo kwiga umuyagankuba mu kubukura no kubuterane, benshi muri bo bariko barabitora Kagabo na Kabura babitoye neza.

Ishuri yiza cane, ryitiriwe inderabigisha, mu gisata co kwigisha, i Bubanza, ryubatswe mu buhinga, bugezweho; rikikujwe n'imyembe, imikaratusi, ivyatsi bisa n’urwatsi rutoto, ibiti vy'amatara ibarabara, eka ryubatswe neza, risize n'amabara, yera.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu Rukaramu mu ntare ya Bujumbura ,risanzwe rifise uburaro kuva mu wa mbere gushika mu gatandatu, ariko ingazi zitugabura, hejuru iyo abanyeshuri bigira haruguruye, hasi hasize isima. Abanyeshuri bari mu mashuri bariko bariga.